Abana bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko hama bamwe bariko bariruka abandi bishimye. Ku ruhande hakaba hariko abantu bariko bararaba ukuntu abana bariko barakina uwo mupira w'amaboko hama hari n'ivyatsi vyahatewe kugira hase neza hakaba hari n'ibiti vyinshi.

Abanyeshuri bega mu mashuri yisumbuye ama bakaba bari kukibuke kinini bakiracu wumupira w'amaboko bakabe kubarakina mu mupira w'amaboko abomo baka bambaye imozu z'umuhondo n'abandi mozi zisanzwe ku uruhandi na be hakabario n'ibiti vyinshi vyateye kugira ngo batange akayaga.

Igiho c'abanyenshuri kinini cane, kandi caguze ico kigo kikaba gisa neza kaba gifise amwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko aha abanyenshuri iyo basohotse bagakina iyo bashatse gukina ku rbandi akabareho n'ivyatsi vyateye kugira ngo hase neza ico kigo kikaba cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Ikigo, c'ishure cigiramwo abanyeshure bo mumashure yisumbuye, Ico kigo akaba ari igorofa ariko rigeretseko rimwe kandi rikaba ryarubakishijwe namatafari ahiye, mwico kigo kikaba gifise ikibuga kinini abanyeshure bakinamwo baba bambaye

Inzo ntoya, iyo nzu ikaba irimwo udutebe duto duto tw'abanyeshuri bigiramwo, biga mu mashuri mato mato, hamwe n'utumeza twabo, bashiramwo ibikoresho vyabo; n'idirisha itanga akayaga, iyo abo banyeshuri baba bariko bariga, n'umwigisha wabo, aba ariko arabasigurira, ibintu baba bariko bariga.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakinirako iyo basohotse canke iyo batashe, ico kibuga kikaba ari kinini cane, iruhande yaho hakaba hari amashure ageretsweko rimwe, ariko ayo mashure akaba yarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, hama ico kibuga haruhande yayo, hakaba hariho n'ivyatsi bahateye kugira ngo habe neza.

Igigo c'ishuiri ikigiramo abanyeshuri bo mu bashuri yisumbuye ikigo cukaba carubagishijwe hamwe n'amatufari ahiye, kandi manini manini meza urundi ruwandi akabariro n'irara ryatewe kugira ngo hase neza ahamaku uruwandi akabariro n'umuryango abanyenshuri binjiramo ibo bagiye mutuzu twa sugumwe.

ikibuga kinini bakiniramwo abantu beshi, bagiye batandukanye, ico kuvuga kinini akaba ari ic'ivyatsi vyatewe kugira hamere neza, Uruhande rumwe hakaba hari n'ivu, Hama iruhande kandi hakaba hariho ibiti vyinshi vyatewe kugirango, Hatange akayaga.

ikigo c'ishure abanyeshure bigamwo mumashure y'isumbuye canke amashure matomato icokigo kikaba curubakishiwe amatafari ahiye akaba arigorofa rigeretseko rimwe kandi kikaba gifise c'umupira w'amaboko abanyeshure bakinamwo iyo basohotse

Abana bato batobishimye bariko bararaba abandi barokuru bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko buru ndi ruhande abo bana abo bahagaze akaba hario ivyatse vyatewe kugira ngo hase neza ahandi akaba hariho ata vyatse bihari nyuma yayo akaba ariyo ibiti vyinshi vyatewe kugira ngo hase neza.

Akarombero gato abantu bacamwo iyo bagiye kbifata umwanda mukuru canke umwanda muto akaba aribo n'imiryango ine iyo binjira mu gufata umwanda mukuru canke muto muto tuzi twasi gumwe bamwe nakadirisha agatanga umuyaga iyo atanze akayaga agayitaba neza.

Utuzu twasugumwe tubiri, utwotuzu twa sugumwe, hakaba hariho bantu baza Kwifashisha iyo baje gufata umwanda mukuru canke umwanda muto, abahari n'abanyeshure canke abantu basanzwe bagiye ahantu hatandukanye heshi.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, murico kigo hakaba harimwo uturombero twinshi abantu baza bacamwo iyo bagiye ahantu hagiye hatandukanye, hamwe n'utuzu twasugumwe abantu baza kwifashisha iyo bagiye gufata umwanda mukuru canke umwanda muto.

Abana benshi cane abo bana batobato bakaba bishimye bakaba bariko baratamba basimbuka abandi bakaba bariko bariruka hama bakaba bari ahantu hatewe ivyatsi kugira ngo hase neza, inyuma yabo naho hakaba hariho n'ibiti vyinshi cane bitanga akayaga.

Ikibuga c'umupira w'amaboko. Ico kibuga kikaba abanyeshure bariko baragikiniramwo. Aribo abakinyi bakaba bambaye impuzu bakinisha hama ku ruhande naho hakaba hariho abantu bariko bararaba, aribo bita abarorerezi.

Ikigo c'ishuri cigiramo abanyenshuri bo mu mashuri yisumbuye ickigigo c'ishuri kaba ari i gorofa, ariko ryubakishijwe hamwe n'amatufa ari ahiyel, kandi kaba kigeretsweko rimwe ikiigoggo c'ichuri kaba gifise n'ikibuga kinini cane abanyenshuri bakiniramwo ruande rumwe akaba ari ivyasi vyateekugena ngo ase neza urundi ruwande akaba ari ivu.

Ikigo c'ishure cigamwo abanyeshure biga mu mashure y'isumbuye, canke abanyeshure biga mu mashure mato mato, ico kigo c'ishure kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n'akazu ka sugumwe abana bakoresha iyo bagiye kwihagarika.

Inzu nini cane, muri iyo nzu, hakaba harimwo n'utubati twinshi cane, tugiye dutandukanye, bashiramwo ibitabo vyinshi cane, abanyeshuri canke abantu basanzwe, bakaza baraza bafata kimwe kimwe, iyo baba bagiye gusoma, kugira ngo bakuremwo ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu.

Abakinyi baba bariko barakina imikino igiye itandukanye yo kwishuri nk'umukino w'umupira w'amaboko hama abandi bakaba bariko bararaba aribo bita abarorerezi , baba bariko bararaba ukuntu umukino uburiko uragenda hamwe n'abakinyi bakaba bariko barakina.

Kukibuga c'umupira w'amaboko hakaba hariho abantu bakaba bariko barakina uwo mukino w'amaboko, k'uruhande yayo hakaba hariho n'abandi bantu bahagaze bariko bararaba ukuntu umukino umeze, k'uruhande y'ico kibuga hakaba hariho ikindi kibuga ariko akaba ar'icateweko n'ivyatsi vyinshi cane.

Ikigo c'abanyeshure bigiramwo mu mashure yisumbuye, ico kigo kikaba carubakishijwe amwe n'amatafari ahiye ariko meza akomeye cane. Ikigo kikaba gifise amwe amabati ameze neza. Hanyuma ku ruhande y'ayo hakaba hariho n'utuzu twa surwumwe abanyeshure bajamwo kwihagarika.

Abantu bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko bishimye biruka hamwe n'abandi bariko bararaba aribo bitwa abarorerezi bakaba bariko bararaba ukuntu uwo mukino uriko uragenda ku ruhande yayo hakaba hari inzu yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ariko nziza cane.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato; muri ico kigo c'ishuri, kikaba gifise n'umurombero muremure, abanyeshuri bacamwo; ariko kikaba ari igoroba kigeretsweko kabiri, cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Inzu nini cane . Iyo nzu ikaba ifise namabati maremare Kandi ikaba yarubakishijwe namatafari ahiye kuruhande yayo hari Ikibuga bakiniramwo umupira wamaboko hama hakaba hariho nabantu bariko barawukina ivyatsi vyatewe Kugira habe neza.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, murico kigo c'ishure hakaba hari igorofa igeretse kabiri, ariko cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n'umurombero muremure abanyeshure bacamwo iyo bagiye ahantu hagiye hatandukanye, hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakiniramwo.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato; muri ico kigo c'ishuri, kikaba ari igorofa kigeretsweko rimwe, ariko yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, n'ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bakiniramwo iyo basohotse.

Akazu ka sugumwe abantu bakoresha iyo baje kwifashisha mu gufata umwanda mukuru canke umwanda muto. Muri ako kazu ka sugumwe hakaba harimwo n'amazi bakoresha mu gukaraba intoki canke mu gukaraba ahantu hagiye hatandukanye, iyo baba bahejeje gufata uwo mwanda mukuru.

Akazu ka surwumwe abantu bakoresha iyo baje gufata umwanda mukuru canke umwanda muto; ako kazu ka surwumwe kakaba gafise hamwe n’ibombo bakoresha mu gukaraba, canke bashaka kwoza ako kazu ka surwumwe; ku ruhande hakaba hari n’umuryango bakoresha mu kwugara iyo binjiyemwo.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, ico kigo c'ishuri ikaba ari igorofa, ariko igeretsweko rimwe, kandi kikaba gifise n'umurombero muremure, abanyeshuri bacamwo, iyo binjiye canke iyo basohotse, n'ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramwo iyo basohotse.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato, muri ico kigo c'ishuri, kikaba carubakishijwe n'amatafari ahiye, kandi kikaba ari igorofa igeretsweko rimwe.

Utuzutwa s ugumwe tw'abanyenshubiri bakoresha iyo baje gufata umwanda mukuru cane umwanda muto ah ma muto utuzutwa sugumwe akabariyo imiryango ine yasizwe amabara y'ubururu ah makurande yayo akaba ari n'umuryango wo guvira hanze.

Ikigo c’ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ico kigo c’ishuri kikaba gifise n’umurombero muremure, abanyeshuri bacamwo, iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye; hamwe n’ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramwo, uruhande rumwe, akaba ari ivyatsi vyatewe kugira ngo habe neza.

Ikigo c'ishure cigamwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bagiye batandukanye canke abanyeshure bigamwo mu mashure matomato baba bagiye batandukanye. Muri ico kigo c'ishure hakaba hari igorofa igeretsweko rimwe ariko cubakishijweko hamwe n'amatafari ahiye manini manini.

Utuzu twa surwumwe twubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kandi utwo tuzu tukaba dufise hamwe imiryango y'imbaho ariko minini meza cane. Hama hejuru hakaba hariho n'amabati manini yashizweho kubera ngo imvura iguye ikingire.

Utuzu twa sugumwe tw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, bakoresha iyo bagiye kwihagarika, hama utwo tuzo twa sugumwe tukaba turi ari twinshi cane hanze abanyeshure bakoresha. Ariko utuzu twa sugumwe tukaba twarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kandi manini meza cane.

Akazuka sugumwe iyo umuntu yicarako iyo, ariko harakora umwanda mukuru canke umwanda muto ku ruande yayo akaba hariwo n'akantu bakoresha iyo bariko baroza ako kazuka asugumwe, kandi no kundi ku ruhande akaba hariwo n'akandi kana umuntu akoresha iyo, ariko aritawaza ahejeje gukora uyu mwanda mukuru.

Umugabo amwe n'umwigeme bakaba bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti uyu mugabo akaba ari umwigisha, ariko arasigurira uyo mukobwa ukuntu bakora ibintu vy'ubushakashatsi bw'imiti ahama uyu mukobwa akaba, ariko arakora ivyo bamwigishije.

Icumba c'aho bakorera ubushakashatsi bwubumenyi bw''imiti, hakaba harimwo n,ibombo hacamwo amazi iyo bashaka gukora ubwo bushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti, mugukaraba canke mukwoza ibintu baba bashaka gukoresha, hakaba hariho n'udutebe abantu bicarako iyo bashaka gukora ubwo bushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu.

Umwigeme, asanzwe akora ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti; akaba afise ikaramu ku kuboko, ariko arandika imiti ashobora gukorera ivyo biterwa biba vyaratewe, kubera haba hariho n'udukoko tuba turiko turabirya.

Icumba kinini ico cumba hakaba ari co bakoreramo bushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti canke ubushakashatsi bw'ubumenye bw'iminu cumba akaba carobakshijwe hamwe n'amatufari ahiye, ariko igifise n'idirisha ugurura agayaga gakinjira iyo abantu bariko barakororwa ubushakashatsi bw'imiti yo barimwo.

Inzu nini muriyo nzu hakaba harimwo ibikoresho vyinshi cane bigiye bitandukanye, ivyo bakoresha abo bantu iyo bashaka gukoresha ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu muriyo nzu hakaba hariho n'idirisha ritanga akayaga kugirango ivyo bintu birambe kumera neza.

Umwigeme ndetse n'umgabo bariko barakora ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'imiti canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu bakaba bario barabukora bakoreesheje amazi hamwe n'ibindi bikoresho biba bigiye bitandukanye. Inyuma naho hakaba hariyo n'ikibaho bandikako ivyo bintu bw'ubumenyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bujanye n'ubumenyi bw'imiti.

Umwigeme akora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw' ibintu, akaba yicaye ku nebe yambaye hamwe n'amarori akoresha iyo ariko arakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu canke bw' imiti, akaba afise ikaramu, ariko arandika.

Ikigo c'abanyeshuri bigiramwo mu mashuri yisumbuye mw'ijo kigo gikaba gifise umurombero abantu bacamwo abamwe bo murombero akaba ari yo n'isomero rifise umuryango amwe n'idirisha akaba harimo ni biyo kugira ngo awugurure umuyaga ucemwo.

Inzu nini cane, muri iyo nzu, hakaba harimwo n'ibikoresho vyinshi cane, bigiye bitandukanye, abantu bakoresha iyo baba bariko barakora, ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti; hakaba harimwo n'abantu baba bariko barakora ubwo bushakashatsi.

Isomero nini, iryo somero hakaba harimwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bamwe bakaba bariko barakora ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, abandi bakaba bariko barandika ibintu bijanye n'ubwo bushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu; hakaba harimwo n'amadirisha, bitanga akayaga iyo bariko barakora ubwo bushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu.

Mu kigo c'ishuru icigamo abanyenshuri yamu mashuri isumbuye ikaba gifise n'umurombero muremure akabario n'abantu batatu bahagaze bariko barifata amashusho kuri wo murombero nyene inyuma yayo akabayario n'umurya ngo abantu bajamwo iyo binjiye mu nzu ndani.

Umwigeme afise igitambara mu mutwe gisa n'umutuku, ariko akaba yambaye, kandi n'i koti abaganga bakoresha iyo bagiye kuvura abantu akaba afise hamwe n'igipapuro ku kuboko, ariko ariga ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'umenyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti.

Umukobwa yambaye ibirori binini bimufasha gukora ubushakashatsi bw’imiti hama akaba afise ikaramu hamwe n’ikaye ariko arandika ibintu bijanye nubwo bushakashatsi bw’ubumenyi bw’imiti. Kuruhande hakaba hari n’imit’ariko arakora kugira arabe ukuntu akora imiti ikingira ibirema bimera.

Icumba bakoreramwo ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu. Ico cumba kikaba gifisemwo amabombo abantu bakoresha iyo bagiye gukaraba muntoke bahejeje gukora ubwo bushakashatsi hama kuruhande yayo hakaba hari n’amadirisha.

Icumba bakoreramwo ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, icocumba kikaba gifise udutebe twinshi abantu bicarako iyo bariko barakora ubwo bushakashasti bugiye butandukanye, hama icocumba kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Umwigeme akaba yambaye ibirori abantu bakoresha iyo barikubarakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti hamwe mwigeme akaba afise ikaramu, ariko harandika ahantu kugira ngo harabokunu akura ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti no ku rwande yayo akaba yariho n'imiti, ariko arakora.

Abigeme babiri bafise imishatsi myinshi, kandi abo bigeme bakaba biga mu mashure yisumbuye ama abo banyeshure bakaba bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenye bw'imiti kugira ngo bakuremwo imiti minshi yitandukanye ivura abantu benshi cane.

Ikigo c'abanyenshi bureco bakishijwe amwe n'amatafari ahiye, kandi manini manini cane ico gigo cubikaba gifise n'umuryango abantu bacamwo iyo binjiye canke ngo basotse tuba gifise, kandi amwe n'amadirisha manene maneni muyaga ucamwo.

Mw'isomero rinini canemwo ni jyo somero akabarimwo tubai twinshi twaba turimwo ubudabo abanyinshuri bakoresha iyo baje gufata kimwe kimwe kugira ngo barabe ku mbiga bakuremo ubumenyi aba mwige somero akabarimwo n'utubati twinshi cane.

Inzu nini cane, muri iyo nzu, hakaba harimwo n'utubati twinshi tugiye dutandukanye, bashizemwo ibitabo, kugira ngo abanyeshure, baze kubifata, batwara mu masomero yabo, bagiye kwiga, ibintu bijanye n'ivyigwa baba bariko bariga, hama ku ruhande naho, hakaba hariho n'udusaho twinshi tugiye dutandukanye, bashizemwo ibintu.

Icumba kirimwo ibitabo vyinshi cane vy'abanyeshure bigiramwo iyo baje kubifata bagiye kwiga hama ico cumba kikaba gifisemwo hamwe n'utubati twinshi cane turimwo ibitabo babitsemwo. Iruhande yico cumba hakaba kandi n'udutebe hamwe n'imeza bashizemwo ibitabo.

Icumba kinini cane karimo nutubati turimwo n'amakaye canke ibitabo vy'abanyeshuri bakoreshamwo iyo bariko bariga canke abigisha bakoreshamwo iyo bariko barigisha, kurande yayo kandi akabaha iriho nutunu twinshi duteretsweko, kandi iryo shuri rikabaryarubakishijwe hamwe n'amatafarahiye.

Icumba gifise n'akabati babikamwo ibikoresho vy'abanyeshure n'ibitabu iyo bariko bariga baca baza kubitora bakagenda kwiga. Hanyuma muri Ico cumba kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ariko ku ruhande yayo hakaba hariyo n'intebe abantu bicarako.

Ikigo c'abanyeshuri bigiramwo mumashuri yisumbuye canke mumashuri mato mato, mw'ico kigo kikaba gifise n'ikibuga kinini cane, uruhande rumwe akaba ari ivu, n'ivyondo iyo imvura iguye ,Hama urundi ruhande hakaba hariyo ivyatsi vyatewe kugira ngo bitange akayaga canke udushurwe.

Igiko c'abanyenshiubiri biga mu mashuriyisumbuye mw''ico kigokama carobakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kabo gifise hamwe n'amadirishara gifise n'iviyo vyamenetse hamwe n'imiryango isizwe amabara asa n'ubururu amakuru andeyakaba yarinondushurwe amwe n'ivyatsi vyatewa.

Inzu irimwo abigisha babiri bigisha abanyeshure bomumashure yisumbuye hamwe nimeza iteretse ko nibitabu abanyeshure baza gufata bagatwara mwishure kwiga iyonzu ikaba irimwo utumeza twinshi bashizeko ibitabo hamwe nudutebe twinshi abanyeshure bigisha abana bicarako.

Inzu nini cane, iyo nzu ikaba yarubakishijwe amatafari ahiye, urundi ruhande hakaba hariyo ibara ryasizwe kugira ngo hase neza ibara ryera. muri iyo nzu, hakaba hariyo ahantu ibi vyatsi kugira ngo hase neza, hamwe n amashurwe n’ibiti vyinshi vyatewe, kugira ngo bitange akayaga.

Abanyeshure biga mumashure y'isumbuye icokigo kikaba cubakishije amatafari ahiye kikaba gifise numuromberero muremure abanyeshure bacamwo iyo baciye mw'isomero ryabo iryoshure rikaba rifise ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo

Isomero ryigamwo abana biga mu mashuri yisumbuye, muri iryo somero hakaba harimwo n’intebe abana bicaramwo iyo umwigisha wabo ariko arabasigurira ibintu bijanye n’ivyo vyigwa bariko bariga; inyuma yayo hakaba ariho n’ikibaho cirabura, umwigisha abandikiramwo iyo ariko arabasigurira abanyeshuri biwe.

Intebe nyinshi z'abanyeshure bigamwo mu mashure yisumbuye, n'izo ntebe zikaba zipanze ku murongo w'abazisohoye hanze kugira ngo bazoze bazigirire isuku. Hama hanze hakaba hari ibiti vyinshi bateye kugira bitange akayaga iyo abanyeshuri bariko bariga bari mu masomero yabo.

Mu kigo c'ishure cigamwo abanyeshure bo mu mashuri mato mato kandi akaba ari abana. Bakaba bariko barakina mw'ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye hamwe n'amadirisha atanga akayaga iyo abanyeshure bariko bariga.

Ikibuga kinini cane, ico kibuga kikaba ari ic'amaboko bakinisha iyo abanyeshure basohotse bagiye gukina canke iyo basohotse batashe, hama hakaba hariho n'amashure abanyeshure bigiramwo iyo bariko bariga, akaba yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Ni ikigoe c'ishuri kigeramo abanyenshuri bo mashuti yisumbuye iciguga cishwuikaba gifise n'umurombero muremurera abanyenshuri bacamwo iyo bagiye canke iyo bagarutse jegiko cub ikaba gifise n'ikibuga kinini, ariko akaba ari civu ico abanyenshuri bakiniramwo iyo basohotse.

Abana bato bato bakaba bari mu nzu nini isharijwemo n'ibintu yigao mu mashuri mato mato ahma iyo nzu ikaba yarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye isizweko n'amabara yera hamwe n'amabati hejuru ibarinda izuba canke imvura iyo iguye abanyinshuri bakaba bari benshi cane.

Mwisomero, higiramwo Abanyeshure biga mumashure yisumbuye, canke Abanyeshure Biga mumashure matomato, Mwiryo somero hakaba hariyo Nintebe nyishi cane Zigiye zitandukanye Abanyeshure bicarako iyo baba bariko bariga, Umwigisha wabo akaba Ari imbere ariko arasigurira Abanyeshure biwe.

N'ikigo c'ishuri cigiramwo abanyeshuri biga mu mashure makuru makuru, muri ico kigo hakaba harimwo n'umurombero muremure abantu bacamwo iyo bagiye ahantu hagiye hatandukanye, ico kigo kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ariko meza cane manini manini agiye atandukanye.

Ikibaho kiregire, kandi kinini cirabura abanyeshurire bandika ko ibiharuro iyo bariko bariga hamwe n'umwigisha akaba, ariko arandika iyo, ariko arasigurira abanyeshuri biwe ivyo baba bariko bariga ivirwa ama bakaba bari mw'isomero ryubagishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Umurombero abantu bacamwo ibagiye mutuzu twa si ugumwe bagiye kwihagarika canke gufata umwanda mukuru canke muto ama uyu murombero ufise hamwe n'imiryango myinshi cane bibakishijwe mu mbawo abantu bacamwo ibbagiye gufata umwanda mukuru canke muto.

Inzu nini, iyo nzu akaba ari iyo bakoreramwo ibintu vyerekeye vyo kwiga vy’abana bato bato, hamwe n'ukinisho twabo bakinisha iyo bariko bariga ivyo bintu; n’udutebe twinshi bicaramwo, iyo umwigisha wabo ariko arabasigurira ibintu bijanye n’ivyigwa baba bariko bariga; hamwe n’idirisha ritanga akayaga.

Ikigo c'abanyeshure bigamwo mu mashuri yisumbuye, ico kigo kikaba gifise igorofa ariko igeretsweko rimwe. kikaba gifise Kandi hamwe n'ikibuga kinini abanyeshure bakoresha mugukina iyo basohotse canke iyo bashaka gutaha.

Ikigo c’ishuri kinini cane, ico kigo nico abanyeshuri bigiramwo, bo mu mashuri yisumbuye canke mu mashuri mato mato; ico kigo ikaba ari igorofa ariko igeretsweko rimwe, hama gifise n’ikibuga kinini ariko c’ivu, ku ruhande yaryo, hakaba hariho n’ibiti vyatewe kugira ngo bitange akayaga.

Mwisomero ryigamwo, Abanyeshure Biga mumashure yisumbuye, canke Abanyeshure Biga mumashure matomato, Abobanyesgure bakaba bicara Kwizo ntebe, iyo Umwigisha akaba ariko arasigurira Abobanyeshure ibintu bijanye nicigwa, baba bariko bariga, Hamwe nikibaho ,Umwigisha Yandikirako Abasigurira Abanyeshure biwe.

Mu kigo c'ishure cigamwo abanyeshure biga mu mashure mato mato, murico kigo c'ishure hakaba harimwo n'abanyeshure bari mw'isomero, bicaye mu ntebe bariko barakurikira ivyo umwishigisha wabo aba ariko arabasigurira, nabo banyeshure bicaye kuntebe bariko baramukurikira.

Ikigo c'ishuri, cigamwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ico kigo c'ishuri kikiba gifise n'umurombero muremure cane, abanyeshuri bacamwo iyo basohotse; hama ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n'amabati meza ariko ameze nk'ayashaje.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye canke abanyeshure biga mu mashure mato mato, kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n'amadirisha menshi agiye atandukanye n'imiryango abanyeshure bacamwo iyo binjiye mwisomero ryabo.

Mu kigo c'ishuri, c'abanyeshuri bigiramwo, ari abanyeshuri bato bato, canke mu mashuri yisumbuye; muri ico kigo c'ishuri hakaba harimwo n'isomero, harimwo abanyeshuri bari mw'isomero, n'intebe nyinshi zipanze ku murongo, abanyeshuri bicaramwo, iyo baba bariko bariga, n'ikibaho umwigisha yandikirako, iyo aba ariko arasigurira abanyeshuri biwe.

ikibaho abanyeshure bakoresha bariko bariga bakaza bakandika ariko bakoresheje ingwa kibaho kikaba cirabura ariko abanyeshure bakaza bakandikako canke umwigisha akaza akandikako ariko asigurira abanyeshure biwe bariko bariga

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure Bo mumashure yisumbuye, canke abanyeshure biga mumashure matomato, Ico kigo kikaba cubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Iruhande yaho hakaba hari ibiti bateye bitanga akayaga, icokigo kikaba gifise nikibuga kinini civu, abanyeshure bakiniramwo.

Ikigo c'abanyenshuri bigira abo mu mashuri isumbuye canke mu mashuri mato mato bakoresha iyo bariko bariga co kigo kaba gifise hamwe n'ikibuga kinene cane kivu hamwe ni ku rwanda akabarin'ivyatsi vyatewe ukugira ngo bitangene agayaga canke hase neza.

Isomero ry’abanyeshuri bigiramwo mu mashuri yisumbuye, muri iryo somero rikaba ryarubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye, ariko risizwe n’ibara risa n’ubururu; hamwe n’amadirisha abanyeshuri baba bakoresha iyo umuyaga winjira ukabaha akayaga; hamwe n’intebe zipanze ku murongo abanyeshuri bicaramwo.

Isomero ryigiramwo abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye, canke mato mato; muri iryo somero hakaba harimwo n’intebe nyinshi zigiye zitandukanye, abanyeshuri bicarako iyo bariko bariga, hamwe n’umwigisha wabo akaba ari imbere, ariko arasigurira abo banyeshuri biwe.

Ikibaho kinini kandi ciza cirabura, abanyeshure bandikirako iyo bariko bariga, canke umwigisha yandikako iyo ariko ariko arigisha abanyeshure biwe; hama bikaba vyanditseko hamwe n'ingwa yera hamwe n'iyindi ngwa isa n'umuhondo.

Ikigo c'abanyeshuri bigira mo amashuri isumbuye abacukiwe c'ishuri kikaba ari kinini kavaha icubakisijwe hamwe n'amatafa ari ahiye hamwe n'amabati ameze nk'ayaguye ingetse ku ruwande nawe akaba hari n'ivyatsi vyatewe kugira ngo cukiho ngo gise neza ni ku ruwande akaba arimwo inzu ifise amabati.

Ikibahoco abanyeshuri bigira ko yo bakaba bariko bari abakandika canke umwigisha, ariko arabasigurira ivyo bashaka kwiga hamwe nie abanyeshuri bakaba bicaye mu ntebe zabo, ariko barakurikira umwigisha w'abo ivyo akaba, ariko arabasigurira.

ikigo c'ishuri cigiramwo abanyeshuri bo mu mashuri matomato canke mu mashuri yisumbuye, ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise hamwe n'umuromero muremure abanyeshuri bacako iyo batashe canke iyo baje kw'ishuri. ico kigo c'ishuri kikaba gifise hamwe n'amadirisha atanga akayaga iyo abanyeshuri bariko bariga.

Ku kibaho cirabura cane, ariko eco kibawe gico abacanitswewo n'ibintu vyingwa hakaba ari ho no mwigisha, ariko arasigurira abanyeshure biwe mu biubijanywe n'ivyo birumariko bariga abana abo banyeshure bakaba bariko baramukurikira mwisha wo vyo, ariko arabigisha.

ikigo c'abanyeshure bigiramwo mumashure y'isumbuye canke mumashure mato icokigo kikaba ari kirekire kandi cagutse kuruhande hakaba hariho ibombo abanyeshure baza kunywako amazi canke bakaza gukaraba Hama icokigo hakaba hariho ivyatsi vyameze vyonyene ariko hakaba hasa neza

Inzu nini cane, iyo nzu ikaba ifise n'umurombero muremure abantu bacamwo iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye hama iyo nzu ikaba isizwe n'amabara yera hama iyo nzu ikaba iri ndende cane. Inyuma naho ikaba imeze nk'iyigeretsweko rimwe ariko itageretsweko.

Ikigo c'ishure cigamwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, ico kigo kikaba hari igorofa rigeretsweko rimwe, gifise n'uruzitiro rwubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ndetse n'ico kigo cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye. Ibiti vyatewe kugirango bitange akayaga iyo abanyeshure bariko bariga.

Mw’isomero higamwo abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye, muri iryo somero rikaba ryarubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye ariko zisizweko n’ibara risa n’iryera; muri iryo somero hakaba harimwo n’intebe nyinshi zipanze ku murongo, abanyeshure bicarako iyo umwigisha wabo ariko arabigisha.

Ikigo cigiramwo abanyeshure bagiye batandukanye biga mu mashure yisumbuye canke abanyeshure bagiye batandukanye biga mu mashure mato mato. Ico kigo c'ishure kikaba gifise n'umurombero abanyeshure bacamwo iyo baba bagiye ahantu hatandukanye, hamwe n'ibiti vyinshi vyatewe kugirango bitange akayaga.

Igigo c'abanyeshuri byigamoma mashuri risumbuye hama ico kigo gikaba gifise uruzitiro rurirure cane, kandi agubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ndetse nayo mashuri akaba yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ni yo abanyenshuri bigira mo iyo bariko bariga.

Ingwa nyinshi cane izongwa zikaba zitandukanye amabara akaba harihiyo umuhondo yera n'isa ni ubururu, ariko akaba ari ingwa umuntu akuresha iyo arikarandika canecane abigisha hamwe n'abanyeshuri iyo bariko bariga.

Isomero ryigamwo abanyeshure bagiye batandukanye Batobato canke bakuru bakuru, muriryo somero hakaba harimwo n'ikibaho Umwigisha yandikako iyo ariko arasigurira abanyeshure biwe, Ariko iryo somero, rikaba ryarubakishijwe hamwe namatafari maniniya manini kandi meza.

Esomero nkigamo abanyeshuri biga mu mashuri isumbuye canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato mwigio somero akaba yarimo n'inebe nyinshi cane sige zitandukanye sipanze ku murongo abanyeshuri bicaramwo iyo bariko bariga n'mugisha wabo ari imbere, ariko arabasugurira ibintu bijanye incirwa baba bariko bariga.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato; ico kigo c'ishuri, kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, hamwe n'ibombo abanyeshuri baheza gukaraba, iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye.

Ikigo c'ishure cubakishijwe hamwe n'amatafu ari ahiye ku ruwande yayo akabari n'ikibuga kinini ari ha, naho akabario hamwe n'ivyatsi vyatewe kugira ngo ico kigo kise neza ahmaku urubande y' wakabariyo, kandi n'abanyeshure bakaba bariko barakina.

Ikigo c'ishuri kikaba gifise icumba c'abigisha babigamwo ibikoresho vyabo ingwa n'ibindi bikoresho bitandukanyi amamure ico cumba akabariyo n'umuryango wushizwe irang iyera hamwa no ku ruhande akabayero n'idirisha, ariko ni biyo.

Ikigo c'ishuri c'abanyeshuri bigamo mu mashuri yisumbuye canke mu mashuri na tomato ci igigo c'ishuri kaba ca arubakishwe amwe n'amatafari ahiye ngo uruwanda yayo akabario amwenutuzutwa si ugumwe abanyeshuri bakoresha iyo baje kwihagarika gufata umwanda mukuru canke umwanda muto.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, ico kigo c'ishure kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ariko gifise n'umurombero muremure abanyeshure bacamwo iyo bagiye canke iyo bagarutse. Muri ico kigo c'ishure kikaba gifise n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo, uruhande rumwe hakaba hari ivu, urundi ruhande akaba ari ivyatsi.

Ikigo c'ishuri c'abanyeshuri bigiramo mu mashuri yisumbuye co kigo c'ishuri kikaba carubakijwe hamwe n'amatufari ahiye, ariko gisizwe ibara risa ni rera ico gigo c'ishubi kkaba gifise n'ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramo mu mupira w'amaguru ikibuga kimwe kaba kiriko ivyasi vyatugira ngo ase neza ikindi kaba ari ivu.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye. Ico kigo c'ishure kikaba ari kirekire kandi irimo n’intebe abanyeshure bicarako iyo ariko arabasigurira ibintu bijanye n'ivyigwa baba bariko bariga n'kibaho cirabura yandikirako iyo ariko arasigurira abanyeshure biwe.

Ikigo c'abanyeshuri bigiramwo, bato bato hama ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, hejuru ku mabati akaba yaraguye ingese. Ku ruhande naho hakaba hariho n'ibiti vyatewe kugira ngo bitange akayaga; kandi nya banyeshuri bakaba bariko barataha bavuye kuri ico kigo.

Igigo c'abanyeshuri bigiramo mu mashuburi mato matohama ico kigo c'abanyeshuri bikaba gifise hamwe n'ivyatsi vyatewe kugira ngo ico gigo ngo gise neza, kandi icakibigo gikaba carubakijijwe hamwe n'amatafari ahiye ku rubanda akaba yoro na abanyeshuri bayako baratembera kuri ico kigo.

Mw'Isomero, iryo somero hakaba babikamwo ibitabo vyishi, Biba bipanze mikabati, mwiryi somero hakaba hari nimeza nyishi, bigiramwo n'ibitabo iyo abanyeshure bashaka kuvyigiramwo, Bakaza gufata kimwe kimwe canke bakabifata vyose bakabitwara mw'ishure ryabo kwiga.

Ikigo c'amashuri ricindamwo abanyeshuri bisumbuye ahama icigigiwo c'ichuri kikaba gifise n'uruzitiro ururerure rw'ivyuma ugicoigwigiwo c'icuri ikaba carubakishijwe hamwe na matafari canke n'amabati ari ejuru yarubakishijwe kur' ico kigo.

Mw'isomero higiramwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye canke abanyeshure biga mu mashuri mato mato. Muri iryo somero hakaba harimwo intebe abanyeshure bicarako iyo bariko bariga. Umwigisha wabo ariko arabasigurira ibintu bijanye nivyo ariko arabigisha.

Ikibaho abanyinshure bakoresha iyo bariko bariga canke umwigisha akoresha iyo, ariko arandika, ariko arasigurira abanyinshure biwe ama abanyinshuri bakaba bicaye mu ntebe zabo bariko barumva umwicawezo, ariko arabasigurira.

Ingunguru riri hagati kigo c'ishuri c'abanyeshuri bigiramo amashuri yisumbuye iryo ngunguru rikaba ririmwo amazi abanyinshuri bakoresha mu kunwa canke mu gugaraba mu maboko amaye ij igigo c'ishuri rikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, kandi mesa cane.

Ikigo c’ishuri kimeze neza, kandi gisa neza; ico kigo c’ishuri, kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n’umurombero muremure abantu bacamwo, iyo baba bariko baragenda ahantu hagiye hatandukanye; iruhande yayo, hakaba hariho n’ivyatsi vyinshi vyatewe kugira ngo hamere neza.

Ikigo c'abanyeshure bigiramwo muma shule mato mato canke ngo bigiramwo muma shule yisumbuye, ico kigo c'ishule kikaba gifise n'umurobero abanyeshure bacamwo iyo batashe canke iyo bavuye muhira baje kw'ishule, ico kigo c'ishule kikaba c'ubakishijwe n'amatafari ahiye kandi manini manini meza.

Ikigo c'abashure bigamwo amashure matomato ikigo kinini kikaba gifise n' ikibuga kinini cane hagati hakaba hariyo ibendera ry' igihugu c'uburundi kandi ico kigo kikaba curubakishijwe amatafari ahiye akomeye

ikigo c'abanyeshuri bigiramo mu mashuri yisumbuye, muri ico kigo c'ishuri kikaba gifise hamwe n'imirombero, abanyeshuri bacamwo iyo basohotse canke iyo binjiye mw'ishuri ryabo, ico kigo kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ariko meza cane, akaba ari umurombero muremure n'abanyeshuri bacamwo.

Ikigo c'ishuri, cigamwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato, muri ico kigo c'ishuri, iruhande y'aho, hakaba hariho ahantu hatewe ivyatsi, kugira ngo hase neza, hamwe n'amashurwe menshi, bayateye kugira ngo hase neza cane.

Abanyeshuri batbato bakaba biga mu mashuri bimato mato abo abanyeshuri bakaba bagiye mw'ishuri ryabo ig ishuri ryabo kibagiy arubaksijwe hamwe n'amatafari ahiye, ariko ifise n'umurombero muremura abanyeshuri b'acamwe iyo basohotse bagewukina kunezerwa.

I kibuga kinini c'abanyeshuri bakiniramo iyo barikobarigaico ikibuga akaba ari icivu amakurande nayo akaba ari yo n'ibiti vyatewe kugira ngo hase neza ico gigo ciwe kaba gifise hamwe n'uruzitiro urwubakishijwe hamwe n'amatafari ahiya.

Ku gigo c'abanyeshuri bigiramo mu mashure mato mato hama ije kego akabariho n'abanyeshuri baribe bariko barakina birukanga hamwe n'abandi bakaba bariko bahagaze amakuru ande yayo akabario n'uruzitiro rurerure, kandi runini rw'ico kigo nyene bigirako.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure biga mumashure matomato, canke cigiramwo abanyeshure biga mumashure, makuru hamaa hakaba harimwo inzira abanyeshure bacamwo iyo babagiye ahantu hatandukanye kandi icokigo kikaba carubakishijwe hamwe a namatafari ahiye.

Umurombero muremure hacamwo abantu biga muri abo mashure hama uyo murombero akaba ari muremure abo bantu ba camwo iyo bababagiye ahantu hagihe atandukanyi, ariko ico gigo c'icuwudi kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, kandi kabari ikirekire.

Mukigo c'ishure, cigiramwo Abanyeshure Biga Mumashure yisumbuye, Muricokigo c'ishure hakaba hariyo n'Inzira ndende, abanyeshure bacamwo, iyo umwe wese abagiye mwisomero ryiwe, Kuruhande YaYo hakaba hariyo n'Ibiti vyinshi, Vyatewe Kugirango bitange Akayaga.

Ikigo c' ishuri cigamwo abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye canke mu mashuri mato mato. Muri ico kigo c' ishuri Kikaba gifise n' ivyatsi vyinshi vyameze kugirango hamere neza, hamwe n' amashurwe menshi yahameze kugirango hamere neza. Kandi rikaba ryarubakishijwe hamwe n' amatafari ahiye.

Ikigo c'abanyeshuri bigamo, ico kige kikabari kinini gifise n'umurombero muremure ico kiwe kikaba c'ababakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ku ruhande kabariyo n'ivyatu vyatewe kugira ngo ico kiwe ngo gise neza kabario, kandi hamwe n'amashugu yatewe, kandi ngo ico kiwe kubira ngo gise neza.

Ikibaho cirabura carobakishijwe hamwe n'imbaho kuri ico kibaho akabariyo n'ibintu vyanditswe n'indome, ariko zanditswe n'ingwa ama akaba harimw isomero abanyeshuri bigiramwo iyo bari kubariga mwuntumwigisha, ariko arigisha.

Ikigo c'ishuri cigiramwo abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato, ico kigo c'ishuri kikaba gifise ivyatsi vyinshi vyatewe kugira ngo hamere neza, ibiti vyinshi bizoza bitanga akayaga iyo abanyeshuri baba bariko bariga.

Mwisomero ryigamwo Abanyeshure Biga mumashure yisumbuye, canke Abanyeshure Biga Mumashure matomato, Muriryo somero hakaba harimwo n'intebe zipanze kumurongo, Abanyeshure bicarako iyo bariko bariga, n'Umwigisha akaba Ari imbere Abasigurira Abanyeshure ivyo baba bariko bariga.

Isomero ryigiramwo abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye canke ryigiramwo abanyeshure biga mu mashure mato mato. Kw'iryo somero hakaba hariho n'ikibaho kirekire umwigisha yandikako iyo ariko arasigurira abanyeshuri biwe. Abanyeshuri bicaye bariko barakurikira umwigisha wabo.

Kw'ibarabara kuri iryo barabara rikaba ari ivu hama kuruhande yaryo hakaba hariyo ikigo c'abanyeshuri bigaho amashuri yisumbuye kuruhande naho hakaba hari n'ivyatsi vyatewe kugirango icokigo gise neza, hakaba hariho n'abanyeshure bakaba bariko barataha bavuye kurico kigo nyene.

Ikigo c'ishure abanyeshure bigirako, ico kigo kikaba gifise ibiti vyinshi vyatewe kugira ngo hatange n’akayaga; ico kigo kikaba gifise hamwe n’ikibuga kinini ariko c’ivu, ku ruhande hakaba ari ikigo gifise hamwe n’umurombero, muremure cane abanyeshure bacako iyo bagiye canke bagarutse.

Ikibaho cirabura, kandi kirekere kikaba canditswe ko ibintu vy'ibigwa vyanditse ko iibintu bababariko bariga abanyeshuri ama bikaba biri mw'isomero abanyenshuri bicaye hariyo bariko barakurikira ivyo umwicica wawakaba, ariko arabasigurira muri igisomo nyene.

Ikigo c'ishuri c'abanyenshuri biga mpash uyisumbuye bakoresha iyo bariko bariga ama ico gikigo gikaba gifise umurombero muremure cane abanyenshuri bacamwo iyo basohotse bagiye nko gukina canke yukora ibindi bintu bisanzwe abamwe ico igigo akabayari yo n'igiti kinini.

Ikigo c'ishure C'igiramwo abanyeshure Bomumashure yisumbuye, ico kigo kikaba kirimwo intebe nyishi ,abanyeshure Bicaramwo iyo umwigisha aba ariko arabasigurira ibijanye nivyigwa baba bariko bariga, n'ikibaho umwigisha yandikirako iyo ariko Arabasigurira abanyeshure biwe.

Akazuka sugumwe abanyinshuri bakoresha iyo basohotse bashaka ga ufata umwanda mukuru camke umwanda muto ama aho akazuka sugumwe akaba bagafise n'umuryango abanyinshuri ba camwe mu kwinjira canke mu gusohoka ahama uyu muryango kaba ari uwo icuma.

Ikigo c’abanyeshure bigamwo mumashure yisumbuye, murico kigo akaba arikigo cubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye, Kandi rifise n’uruzitiro rurerure rw’ivyuma, hamwe iruhande yayo hakaba hari ivyatsi vyahateye kugirango hase neza, canke nurundi ruhande hakaba hari ivu ariko hakaba ari hato cane.

Ikigo c’ishuri cigamwo abanyeshuri bato bato, biga mu mashuri mato mato, ico kigo c’ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye kandi gifise n’umurombero muremure abanyeshuri bacamwo iyo basohotse; hama ico kigo c’ishuri kikaba gifise n’ikibuga kinini cane abanyeshuri bakiniramwo.

Isomero ry'abanyeshuri bigeramo iyo bariko bariga hamwe n'umwingisha akaba, ariko arabasugurira ivyo baba bariko bariga hama muy'iryo somero akaba harimo hamwe n'intebe abanyeshuri bicarako iyo bariko bariga hamwe n'imezi abashiramo ibikoresho vyabo.

Ikigo c'ishure canke amashure bigamwo mumashure yisumbuye, hama ico kigo kikaba gifise umurombero muremure kandi munini abanyeshure bacamwo, iyo basohotse gukina canke batashe. Ico kigo kikaba gisizwe ibara ryera hamwe n'ibara risa n'umutuku.

Ikigo c'abanyenshuri bigiramo mu mashuri yisumbuye muri co kigo kikaba caro bakishijwe amwe n'amatufari ahiye, ariko meza cane manini maneni ico gigo kikaba gifise hamwe n'imirombero n'abanyenshuri bacamwe iyo basohotse canke bibinjiye mu mashuri yabo ico kigo kikaba ari i gorofa, ariko cubakishijwe amwe n'amatufali ahiye.

Akabaho gato kakozwe mu mbaho amakurakabaho kaba hariyo ibintu vyandikishijwe hamwe n'ingwa meze amaboko n'ururimi hamwe n'ibindi bintu gurande na wo akabariro n'igipapuro gicavyeko ibintu vy'ibiharuro abanyeshuri baza kwigiramwo.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye canke abanyeshure biga mu mashure matomato. Muri ico kigo c'ishure kikaba gifise n'umurombero muremure abanyeshure bacamwo, iyo baba bari bagiye ahantu hagiye hatandukanye. Hamwe n'amabati akingira imvura abanyeshure iyo bariko bariga.

Ikigo c'ishuri c'igiramwo abanyeshuri biga mu mashuri sumbuye ahamambura ico ikigo c'ishuri kikaba gifise no murombero muremure abanyeshuri bacamwo iyo bababagiye ahantu agihatandukanyi hamwe n'ivyasi vyinshi vyatewe kugira ngo hase neza.

Inzu nini cane iyo nzu akaba ari gurufa, ariko igeretsweko rimwe kabaifise hamwe n'amabati maremare, kandi manini ikingira imvura iyo yikirangwa canke izuba ryinshi ryo ryatsi kabagifise hamwe n'umurombero muremure abantu bacamwo iyo bagiye canke iho bagarutse.

Ikigo c'ishure comumashure yisumbuye ico kigo c'ishure kikaba Ari kirekire cubakishijwe hamwe namatafari ahiye uruhande rumwe hakaba hari ivyatsi vyatewe kugira ngo hase neza urundi ruhande hakaba hari ivu icokigo c'ishure kikaba Gifise nuruzitiro rurerure ruriko ibara ryera .

Ikigo c'ishuri c'abanyeshuri bigamo mu mashure yisumbuye canke mu mashure madomatu ico gigo c'isuri kikaba gifise umurombero mure mure cane abanyeshuri bacako iyo bagiye canke iyo bagarutse ku ruwandi akabariho n'amashuro yatu yogira ngo haseneza hamwe n'ivyatsi.

Umurombero muremure w'abanyeshure bacamwo iyo bagiye mu kazu ka sugumwe gufata umwanda mukuru canke umwanda muto. Hama hakaba hari n'uturyango duto twubakishijwe n'imbaho binjiramwo iyo bagiye gufata umwanda mukuru canke umwanda muto w'abanyeshure biga aho.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure biga mumashure yisumbuye, mwico Kigo c'ishure Kiri mumisozi nyishi cane, kandi Mwiyo misozi hakaba barimwo ibiti vyishi cane vyatewe kugira hase neza ,Kandi bikwega mvura iyo n'Izuba ari ryishi cane.

Igigo c'abanyeshuri bigiramo mamashuri matoma to haba muri ico kigo hagati akabariyo n'inkunkuru bashamwa amazi iyo abanyeshuri bashaka kuza kukaraba bakaza abakaraba canke iyo bashaka kuza guvama mazi zo kunyokeza kunywa amazi kurwande na wo akabariyo n'urutuzu twa si ugumwe.

Isomero ry'abanyeshuri bigiramo mashuri risumbuye muri iryo somero rigaba ryarubaishijwe hamwe n'amatufari ahiye, ariko risizweko ibara risa n'ubururu muri iryo somero akaba arimo n'intebe nyinshi sapanzwe ku murongo abanyenshuri bicaramwo iyo umwingisha wabo, ariko harabasugurira ibintu hamwe na bakaboati bashiramo n'ibitabo vyabo.

Isomero abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga, hama iryo somero rikaba rishaje rifise ibikoresho bimeze nabi, amabati atameze neza, n'imiryango itameze neza, n'amadirisha atameze neza, ariko hakaba hariyo n'intebe zitameze neza.

Ikigo c’abanyeshure bigamwo amashure yisumbuye canke amashure asanzwe, muri ico kigo hakaba hariho n'ibiti vyatewe kugira ngo bitange n’akayaga, kikaba carubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye, hama kikaba gifise n’ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo.

Mw'isomero ryigamwo abanyeshure biga muma shule mato mato b'abana, iryo somero rikaba ririmwo udutebe duto duto abanyeshure bicaramwo, iyo umwigisha wabo ariko arabasigurira mubintu baba bariko bariga, n'umuryango abanyeshure bacamwo iyo bagiye kw'ishule canke iyo batashe.

Isomero ryigiramwo abanyeshure biga mumashure y'isumbuye canke abanyeshure biga mu mashure mato mato, muriryo somero hakaba harimwo n'intebe nyinshi zipanze k'umurongo, abanyeshure bicaramwo iyo baba bariko bariga, n'umwigisha wabo akaba ariko arabasigurira ibintu bijanye n'icigwa baba bariko bariga.

Inzu yuzuyemwo imeza nyinshi, izo meza zikaba ziteretsweko n’ibitabo, abanyeshuri bakoresha mu mashuri yisumbuye, bakaza gufata, bagatwara mu mashuri yabo kwiga; hama muri iyo nzu hakaba harimwo n’abigisha bigisha abanyeshuri bo mu mashure yisumbuye, inyuma y’aho hakaba hariho n’ikibaho abanyeshure bandikamwo.

Ikigo c'ishuri c'abanyenshuri bigamo mu mashuri yisumbuye mwoico ikigo c'ishuri ikaba gifuse hamwe n'umurombero umuremure abanyenshuri bacamw ibo basobotsi bagiye cenke wagarutse ikigigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafu ari ayiye hejuru n'amabati meza, kandi akomeye.

Isomero abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga hama iryosomero ikabahari rirerire akabarimo n'inebe abanyenshuri bicaramo iyo bariko bariga imbere na wo akabariyo n'ikibaho cirabura umwigisha yandikako iyo, ariko arasigirira abanyeshuri biwe hamwe n'amadirisha acamo n'akayaga.

Isomero ry'abanyenshuri bigamwo mu mashuri yisumbuye ihubarikobariga iyo somero akaba arimo n'ine beye abanyenshuri bicaramwo yiba, ariko bariga ama y'izona yesikasitonze ku murongo ama iyo shuri rikaba ari ishuri risinzwe hamwe n'ibibararyera hamwe n'iyondi yana ry'umutuku.

Ikibaho kinini cane ico kibaho kikaba cirabura abanyeshure bakaba baracafyeko ibintu bimeze nk,umuntu ariko bariko barerekana ibice vy,umuntu hama mwico kigo kikaba carubakishijwe amwe namatafari ahiye ariko kikaba kiri mukigo abanyeshure bigiramwo

Ingwa z'ubwoko bwinshi akaba harimo zera hamwesan'ubururbamwo n'umuhondo bakaba bazikoresha iyo bakaba bariko barasigurira abanyeshuri iyo bariko bariga hamwe na banyeshuri babo bakaba bariko barakurikira ivyo umwisha wabo aba, ariko arabasigurira.

Mw'isomero abanyeshuri bigiramwo iyu bariko bariga mwigesomero akaba arimo n'inebe nyinshi sipanze ku murongo abanyeshuri biciramwo iyoubariko barakurikira evyo umwigisha wabo, ariko arabasigurira ny'umwigisha wabo akaba ari imbere, ariko arabandikira ku kibawo cirabura, ariko arabasigurira ibintu bijanye n'ibinmu bariko bariga.

Ibitabo vy'abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga, ivyo bitabo bikaba bigeretsweko, kandi bikaba biri ku meza; hama ku ruhande hakaba hariho n’abigisha babiri bicaye ku ntebe bakaba bariko barategura ivyo baba bagomba kwigisha abanyeshure babo.

Inzu zubakishijwe hamwe n'amabati afise ibara ry'umutuku, impande yayo hakaba hariho ibiti vyatewe kugira ngo hase neza, canke ngo bitange n'akayaga, hama iyo nzu ikaba ifise n'uruzitiro runini kandi cane, hakaba hasa neza.

Inzu nini cane, muri iyo nzu akaba ari ahantu babika ibitabo, vy'abanyeshure bakoresha iyo baje gufata kugira ngo bagende bige ibintu bijanye n'ubumenyi, canke n’ubushakashatsi vy'ubumenyi bw'ibintu, iyo nzu hakaba hariho n'udutebe abantu bicarako, hamwe n'umutaka abantu bikingira imvura.

Ututu twa si ugumwe abanyeshuri bakoresha iyo basohotse gukina canke iyo basavye uruhusha ngo bagende gufata umwanda mukuru canke umwanda muto hama ikaba gifise hamwe n'imiryango itatu, ariko kaba ari ayimbawo.

Mu kigo c'ishure cigamwo abanyeshure biga mu mashure y'isumbuye, murico kigo c'ishure hakaba harimwo n'inzira ndende abanyeshure bacamwo iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye, kandi ico kigo c'ishure kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kandi manini manini meza.

Inkwa umwigisha afashe akoresha iyo, ariko arabasigurira abanyenshuri biwe ibintu bijane n'ibirubayako bariga abanyinshuri bakaba biga mu mashuri makuru makuru canke mu mashuri mato mato ama akaba azandikisha iyo, ariko kibaho, ariko arabasigurira abanyenshuri biwe ibintu bijanye n'ivyirwa baba bari ko bariga.

Mw,isomero ry,abanyeshure bigiramwo abanyeshure bakaba bicaye muntebe bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira umwigisha akaba ahagaze imbere yandika kuk, ibaho cirabura ibintu baba bagomba kwiga canke ariko arabasigurira

Ingwa z'umwigisha akoresha iyo ariko arigisha canke ariko arasigurira abanyeshuri biwe canke abanyeshuri bagafata ingwa bakagenda kwandika ku kibaho, izo ngwa zikaba ziteretse ku ntebe yabanyeshuri bicarako hamwe bakiga.

Ikigo c’ishure cigamwo abanyeshure bo mumashure yisumbuye ,mur’ ico kigo c’ishure kikaba Ari igorofa Ariko igeretsweko rimwe, ubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye, Kandi gifise n’umurombero muremure cane abanyeshure bacamwo iyo bavuye mumasomero yabo bagiye gukina.

Ikigo c’ishuri cigamwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, ico kigo c’ishuri kikaba gifise n’umurombero, muremure abanyeshuri bacamwo iyo bavuye mu masomero yabo, ico kigo c’ishuri kikaba carasizwemwo n’irangi ryiza hamwe n’imiryango abanyeshuri bacamwo, n’amadirisha atanga akayaga iyo abanyeshuri bariko bariga.

Ikigo c'abanyeshuri cigaba mu banyeshuri wo mu mashuri yitsumbuye mwenci kibugi kaba caroragisijwe hamwe n'amatafari ahiye kaba gifese hamwen' ikibuga kimye n'abanyenshuri bakirendanamo iyo basohotse u rwande rimwe akaba ari ivu uruundi urwande kaba ari vyasi vyatewe ukugira ngo habe neza.

Icumba kinini babikamwo ibikoresho vyinshi cane bigiye bitandukanye vy'abanyeshure, bigiramwo canke vy'abanyeshure bakoresha, hama ico cumba kikaba kirimwo n'udutebe hamwe n'utumeza n'imitaka, bakoresha iyo imvura iguye, n'utubati bashiramwo ibitabo abanyeshure bigiramwo.

Ikigo c'ishure cigamwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, mur'ico kigo c'ishure kikaba gifise inzira ndende abanyeshure bacamwo iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye, muri ico kigo c'ishure kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye gifise n'amadirisha n'umuryango abanyeshure bacamwo.

Inzu nini, ariko si cane iyo nzu ikaba ifise umurombero umuremure cane, ariko akaba hatabona iyo nzu ikaba yarasizwe amabara yera hamwe iyo nzukaba yarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ifise hamwe n'amabazi ameze neza akomeye.

ikigo c,abanyeshure cigamwo abanyeshure bo mumashure yisumbuye ico kigo kikaba ari igorofa igeretsweko rimwe ariko c,ubakishijwe n,amatafari ahiye n,uruzitiro rwayo gubakishijwe n,amatafari ahiye kw,ico kigo hakabayo n,igiti cateweho kugira hase neza

Mw' isomero higamwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato. Iryo somero rikaba ryarubakishijwe hamwe n' amafari ahiye, rifise n' ikibaho cirabura umwigisha yandikako iyo ariko asigurira abanyeshuri biwe iyo baba bariko bariga.

Mw'isomero, higamwo abanyeshuri biga mu mashuri mato mato nk'abana bato bato; muri iryo somero, hakaba harimwo n'ikibaho, umwigisha yandikako, iyo ariko arasigurira abanyeshuri biwe, ibintu bigiye bitandukanye, hamwe n'abanyeshuri bakaba bariko barakurikira umwigisha wabo.

Umunyeshuri ari mu somero yicaye mu nebe iyo yicaramwo iyo, ariko ariga umwisha wiwe, ariko aramusigurira ibintu hama ku meza yo nebe akaba hari yo n'amakaye amwe n'amakaramu akoresha iyo, ariko ariga n'igitabo kimwe.

Isomero ryigamwo abanyeshure biga mumashure yisumbuye muriryo somero hakaba harimwo intebe nyinshi zigiye zitandukanye abanyeshure bicaramwo iyo umwigisha wabo aba ariko arabasigurira ibintu bijanye nicirwa baba bariko bariga nimeza umwigisha ashirako ibikoresho vyiwe ariko arasigurira abanyeshure biwe

Ikigo c'abanyeshuri biga mo abana batobato mwico kigo kaba gifise ikibwa kinini cane abana bakininamo iyo basohotse canke iyo bashaka gutaha aba mwico kigo kaba cabo bakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ariko akomeye cane.

Ikigo c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye canke mu mashure mato mato. Muri ico kigo kikaba carubakishijwe amwe n'amatafari ahiye kikaba gifise, ikibuga kinini kandi ciza. Hama hejuru kikaba gifise amwe n'amabati meza kandi akomeye cane.

Ikigo c’ishure c’abanyeshure bigamwo mumashure yisumbuye, ico kigo kikaba cubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye Kandi akaba ari igorofa igeretsweko rimwe, ikaba ifise hamwe n’umuryango abanyeshure bacamwo iyo batashe canke iyo bavuye muhir’iwabo baje kwishuri.

Ikigo c'ishuri cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kikaba gifise n'umurombero muremure abanyeshuri bacamwo iyo baba bagiye ahantu hagiye tandukanye canke iyo batashe. Hama ico kigo c'ishuri kikaba gifise utwatsi twinshi twatewe kugira ngo hamere neza.

Ikigo cabanyeshure cigamwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye mwico kigo kikaba gifise ikibuga kimwe abanyeshure bakinirako iyo basohotse hama k,uruhande naho hakaba hari ibiti vyatewe kugira hase neza ariko ico kigo kikaba cubatswe hamwe n,amatafari ahiye

Ikigo c'abanyeshure bigiramwo mumashure y'isumbuye kibaba gifise numuromberero muremure abantu bacamwo canke abanyeshure bacamwo iyo bavuye mw'ishure ryabo iryoshure rikaba ryubakishije amatafari ahiye kandi mezacane n'amabati yashijweho kugira akingire izuba canke imvura

Ikibaho c'abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga canke umwigisha wabo akoresha iyo, ariko arasigurira abo banyeshuri iyo bariko bariga n'abanyeshuri bakicara mu ntewe zabo bakaba bariko barumvirisa ivyo umwica wabo, ariko arabasigurira.

Mwisomero ryabanyeshure bigiramwo, mumashure yisulbuye canke mumashure matomato, hakaba harimwo nabigisha babiri bicaye muntebe, inyuma yaho hakaba hari ikibaho cirabura, abigisha bandikamwo iyo bariko barasigurira abanyeshure babo, hamwe nibitabo biteretse abanyeshure bigiramwo.

Ikibuga c'abanyenshuri bakiniramo iyo basohotse bagiya gukina, kandi kaba ari ikibuga kinini cane yo abanyenshuri basohotse baza gukinirako amakurubandi akaba ari yo n'ibigo vy'ishuri abanyenshuri bigiramo iyo bariko bariga hamwe n'abigisha gukirishijamwo.

Inzu nini cane izu nzu zikaba ari ndende zikaba zifise umurombero muremure, kandi munini ama izunzu zikaba zifise hamwe n'imiryango n'amadirisha asizwe ibaragisa n'ubururu kugera ngo iyo nzunzu zise neza.

Inzu nini cane hama muri iyi nzu hakaba harimwo n'udutebe tw'abanyeshuri bakoresha iyo baje kwicara bashaka gusoma ibitabo, hama ku ruhande hakaba hariho n'utubati turimwo ibitabo vyinshi cane, abanyeshuri bafata ivyo bashaka iyo baje kwiga bagafata bagasoma.

Ikibuga kinini cane murico kibuga, akaba Ari ic'Ivu, Kuruhande yayo hakaba hariyo ivyatsi Vyameze vyonyene. Hama Mwico kibuga hakaba arico kibuga Abanyeshure bakiniramwo Umupira w'Amaguru canke Imikino yose igiye itandukanye . hariya naho hakaba hariyo N'Ibiti vyinshi vyatewe Kugirango Bitange Akayaga.

Ibarabara rire rire hama muri iryo barabara hakaba harimwo n' abanyeshure bavuye kw' ishure batashe hakaba hageze n' amasaha yo gutaha, iruhande yayo hakaba hari n' ibiti vyinshi vyatewe kugira ngo habe akayaga keza cane n' amazu meza kandi manini.

ikigo c'abanyeshure biga kumashure yisumbuye bigiramwo, ariko ico kigo kikaba gifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakiniramwo iyo basohotse bavuye mumashure yabo. Hama ico kibuga c'umupira w'amaboko kikaba gifise ahantu habiri ushobora gukiniramwo.

Icumba babikamwo ibitabo canke amakahe y'abanyeshuri iyobatashe bagiye mu rugo i wabo, ariko i ruhande yayo akabariyo n'umutaka ukingira imvura iyo yaguye iyo umuntu, ariko aragenda mu mvura ku ruhande yayo, kandi akabariyo n'intebe hamwe n'imeza.

Abanyeshure biga mumashure mato mato hama bakaba bariko barakina hanze basohotse banezerewe biruka, abandi bakaba bariko barakina bicaye mubitu vyinshi bitandukanye .Ariko amashure yabo akaba yarubakishijwe amwe n’amatafari ahiye Kandi akaba afise n’amabati meza.

Ibarabara abantu bariko bararenganamwo hamwe n'abandi bariduga abandi bamanuka. Ku ruhande hakaba hariho n'agatebe abantu bicarako hamwe n'abandi bantu bahagaze kuriryo barabara nyene bariko bararaba ibigenda n'ibigaruka. Iruhande yaho kandi hakaba hari iyindi inzu yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Ikogo c'ishuri c'abanyeshuri bigiramwo mu mashure yisumbuye, ariko ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijewe hamwe n'amatafari ahiye kandi ni kinini cane. Ico kigo c'ishuri kikaba gifise hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakinishamwo iyo basohotse bavuye ahantu mw'ishuri.

Ikigo c'ishuri c'abanyeshuri bakoresha iyo bariko barigahamayijoka ikigo c'ishuri gikaba co arasizwe n'iranga igera n'imiryango yayo isizwe n'amarangi y'ubururu ico kigo c'ishuri, kandi gikaba gifise n'ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramo iyo basohoze bavuye mw'ishuri.

Ikigo c'ishure gifise uburumbero burebure cane; icokigo c'ishure kikaba carubakishijwe n'amatafari ahiye kugiranga abanyeshure bajemwo batunganye. Hama icokiga c'ishure kikaba gifise amabati meza cane kandi arubatswe m'uburyo bwiza cane.

Isomero ry'abanyeshure bakoresha iyo bariko bararyigiramwo, hama iryo somero rikaba rifise n'umuryango usizemwo irangi risa nk'umutuku. Ariko iryo rangi risa n'umutuku hakaba hariho n'bindi vyanditseko bimeze nk'ingwa. Ariko ku ruhande hakaba hariyo kandi amadirisha menshi cane.

Isomero ry'abanyeshure bigiramwo, hama mw'iryo somero hakaba hariyo ikibaho c'irabura abanyeshure bandikmwo hamwe n'abigisha bandikako iyo bariko barigisha. Mw'iryo somero hakaba hariyo n'akabati abigisha babikamwo ibitabo vy'amashure iyo bariko bariga.

Ikigo c'abanyenshuri bigira amo mu mashuri isumbuye canke mu mashuri asanzwe ico ikigo kikaba carobakijwe hamwe n'amatafari ahiye hagati yakabariyo n'ivisatzi vyatewe kgira ngo ha se neza ku ruhande yayo akabariyo, kandi nihamwe n'amashugu meza cane.

Ikigo c' ishure cigiramwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye. Ico kigo c' ishure ikaba ari igorofa ariko igeretswe ko kabiri kandi ikaba yubakishijwe hamwe n' amatafari ahiye. Ku ruhande y'ayo hakaba hari n' ivyatsi vyatewe kugira bimere neza. Hama hari ibiti vyatewe kugira bitange akayaga.

Ikigo ciza ni co kigokaba ari kinini cane, kandi ikaba catewe ivyatsi kubgira ngo bahase neza canke kikaba catewe n'ibiti kubira ngo bahase neza hama ku ruhandi akaba hariyo n'imene iriko irarire isano, kandi ku ruhandi akaba ariyo n'amazuu.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, ico kigo c'ishuri kikaba ari igorofa ariko kigeretsweko rimwe, kandi cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye; gifise hamwe n'uruzitiro rurerure na rwonyene rwubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, n'umuryango abanyeshuri bacamwo, iyo basohotse batashe.

Ibibuga, Bibiri bitandukanye, Bakiniramwo Imikino igiye itandukanye, ikibuga kimwe akaba Ari ikibuga Bakiniramwo umupira w'Amaguru, hamwe nikindi kibuga Bakiniramwo umupira w'Amaboko. Kuruhande yayo hakaba hariyo n'ibiti vyinshi Vyameze kugira bizoze biratanga Akayaga.

Ikigoe c'abanyeshuri biga ko mu mashuri yisumbuye canke iu mashuri mato mato ico kigo gikabagifise ibiti vyinshi vyatewe ukugira ngo bitange akayaga co kigoka bagifise ikibuga kinini cane abanyeshuri bakinira ko iyo basohotse canke iyo batashe co kigigokbagifise, kandi amwe n'amabati ameze nk'ayaguye ingese.

Ikingo c'abanyenshuri bigamo abanyenshuri bo mu mashuri yisumbuye ico kigo gikaba ari giirekire gifise n'umurombero umuremure abanyenshuri bacamwobiwe binjiye mu'somoro ryabo janke iyo batashe n'i co kigo hakaba ari n'itwa situnsi twateyekugira ngo hase neza n'ivyatsi vyinshi.

Ikigo c'ishure cigamwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kw'ico kigo c'ishuri kikaba ari igorofa kigeretsweko kabiri kandi ico kigo kikaba carubakishijwe n'amatafari manini manini kamdi meza. Inyuma yayo naho hakaba hariyo n'ivyatsi vyinshi vyatewe kugira ng hamere neza.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato, ico kigo cishuri, kikaba gifise n'inzira abanyeshuri bacamwo, iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye; hamwe n'amashurwe yameze kugira ngo hamere neza.

Mw'isomero ,umwigisha yigishirizamwo abanyeshuri biwe igihe bariko bariga ibintu bijanye n'icirwa baba bariko bariga, ikibaho cirabura umwigisha yandikiramwo iyo ariko arasigurira abanyeshuri biwe, ibintu bijanye n'ivyirwa baba bariko bariga, ariko akaba ariko arakoresha ingwa yera.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye, canke abanyeshuri biga mu mashuri mato mato; ico kigo c'ishuri kikaba ari igorofa, ariko cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n'inzira z'ingazi, abantu bacamwo, iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye.

Ikigo c'ishuri cigamwo abanyeshuri bo mu mashure yisumbuye, ico kigo c'ishure kikaba ari igorofa ariko kigeretsweko rimwe kandi cubakishijwe n'amatafari ahiye. Kikaba gifise n'ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo hamwe n'ibiti vyinshi vyatewe kugira ngo bitange akayaga.

Kw'ibarabara, hakaba hariho n'imiduga ibiri y'abantu binjiramwo iyo bashaka kwiyunguruza. Ariko ku ruhande, hakaba hariho n'ahantu hari ivyatsi kugira ngo aho hantu hamere neza. Iruhande naho hakaba hariho amazu hamwe n'ivyatsi vyinshi vyatewe kugira ngo bitange akayaga.

Ikigo c'ishure cigiramwo Abanyeshure Biga mumashure yisumbuye, muroco kigo c'ishure kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n'umurombero muremure, kugirango abantu bazoze bawucamwo. Kuruhande hakaba hari ivyatsi vyatewe, kugira ngo hase neza, hamwe nikindi kibuga bakiniramwo abanyeshure, ariko c'Ivu.

Umurombero muremure cane w’ikigo c’ishuri, hama muri uwo murombero hakaba hariho n’umwigisha ariko ararenganaho, afise n’agasaho ku mugongo; ku ruhande yayo naho hakaba hariho n’ayandi masomero abanyeshure bigiramwo iyo bariko bariga, canke ari umwigisha ariko arabasigurira.

Mu kigo c'ishuri c'abanyeshuiri bigamwo mu mashuri yisumbuye canke iyo mu mashuri asanzwe ico kigo cicuri gikaba gifise hamwe n' ikivuga c'ivu ku urandi yaho akaba yaro n'ibiti vyatewe kugira ngo bitange n'akayaga, ariko ico gigo cicui gikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, kandi akomeye cane.

ikigo c'ishure cigamwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye. Mw'ico kigo hakaba hari igorofa kigeretse kabiri hama kikaba carubakishijwe n'amtafari ahiye kugira ngo hase neza. hama ku ruhande hakaba hari n'ikibuga kinini hamwe n'ibiti vyinshi vyatewe.

Igigo c'ishuri c'abanyeshuri bigiramo mu mashuri yisumbuye ico gigo c'ishuri akaba ari i gorofa, ariko igeretsweko rimwe ama ico giwe kikaba carubakijwe hamwe n'amatafari ahiye ku rubande akaba ariho n'ivyatsi vyateye kugira ngo ase neza n'amashuwe.

Ikigo c'abanyeshure cigamwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, ico kigo kikaba ari igorofa ariko igeretsweko rimwe, hama ico kigo kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ku ruhande n'aho hakaba hariho n'ikibuga kinini, abanyeshure bakiniramwo iyo basohotse canke iyo batashe.

Mw’isomero abanyeshure bigamwo mu mashure yisumbuye, muri iyo somero hakaba harimwo n’intebe zipanze ku murongo, abanyeshure bicarako iyo baba bariko bariga; hamwe n’ikibaho cirabura umwigisha yandikako iyo ariko arasigurira abanyeshure biwe, n’umuryango abanyeshure bacamwo.

Ikigo c’ishure cigamwo abanyeshuri bo mu mashure yisumbuye, ico kigo c’ishure ikaba ari igorofa ariko igeretsweko rimwe, cubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye, gifise hamwe n’uruzitiro rurerure, rwubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye; ico kigo kikaba gifise hamwe n’umurombero abanyeshure bacamwo.

Ikigo c'ishure cigamwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, ico kigo c'ishure kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ikaba ari igorofa igeretsweko rimwe, kikaba gifise hamwe n'umurombero abanyeshure bajamwo iyo basohotse batashe canke iyo basohotse bagiye gukina n'abandi bana.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, abo banyeshure bakaba bambaye impuzu zishure bicaye mu ntebe bariko baragira inama ijanye n'ikintu runaka baba bariko baragirako, hama bakaba bari mwisomero bigiramwo, inyuma yabo hakaba hariho n'akabati bashiramwo n'ibikoresho vyabo.

Ikigo c'abanyeshuri bigiramwo amashuri yisumbuye mu'ico kigo c'ishuri kabarimwo n'umurombero muremure cane abanyeshuri bacamwo iyo basuhotse batasha canke iyo bagiye gukina ico kigo c'ishuri ikaba ari i gorofa, ariko cubakishijwe amwe n'amatafari ahiye kigeretsweko nka kabiri ahamwe n'udushurrwe twatoygungira ngo ase neza.

Ikigo c'ishure gifise umurombero muremure cane abanyeshure bacamwo iyo basohotse bagiye canke bagarutse, ico kigo c'ishure kikaba carubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gifise umurombero muremure, hejuru naho hakaba hariho amabati bashizeho kugira ngo hase neza.

Ibarabara aariko akaba ari amabarabara abiri atandukanye yubakishijwe amwe n,ibintu bitandukanye ibarabara ryambere rikaba ari ibarabara ry,ubakishijwe amwe n,amabuye hama irindi akaba ari ibarabara ry,ivu hama iruhande hakaba hariho umutaka

Isomero ryigamwo nabanyeshure biga namashure yisumbuye canke mumashure matomato muriryosomero rikaba intebe nyinshi zigiye zitondetse kumurongo abanyeshure bicarako iyo baba bariko bariga umwigisha ahagaze Imbere yabo ariko arabasigurira.

Ikibuga kinini cane ico kibuga akaba ari ikibuga bashiramwo imodoka bakaziyagaritsa, kubera ngo ziyarare aha makuruhandi akaba ariyo n'ibiti vyatewe kugira ngo bezane akayaga akaba ariho n'amazua yandi yubakishijwe aho.

Mw'isomero ryigamwo abanyeshuri bagiye batandukanye, biga mu mashuri yisumbuye, ariko muri iryo somero bakaba bigiramwo ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti, canke n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu; muri iryo somero, hakaba harimwo n'ikibaho cirabura, umwigisha yandikako iyo ariko arabasigurira.

Inyuma y’ikigo c’ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hama muri ico kigo c’ishuri, kikaba gifise n’umurombero muremure, abanyeshuri bacamwo iyo bagiye ahantu hagiye hatandukanye; ico kigo c’ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye kandi manini manini.

Ikigo c'abanyeshuri bigiramwo, amashuri yisumbuye, ico kigo kikaba ari kirekire kandi kinini cane, ikaba ari igorofa igeretsweko rimwe. Ico kigo kikaba gifise ibiti vyatewe kugirango habe neza canke ngo bitange akayaga iyo abanyeshure bariko bariga.

Ni ikigo c'ishuri cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kandi akomeye cane, ico kigo c'ishure kikaba ari igorofa igeretsweko rimwe, hama ico kigo c'ishure kikaba gifise hamwe n'ushuburwe bwatewe kugira ngo butange akayaga canke ngo kugira ngo hase neza, hamwe n'ivyatsi vyahateweko.

Ikigo c’abanyeshuri bigiramwo mu mashuri yisumbuye, ico kigo c’ishuri kikaba gifise hamwe n’umurombero muremure abanyeshure bacamwo, hamwe n’amashurwe menshi yatewe kugira ngo hase neza; n’ibiti vyinshi vyatewe kugira ngo bitange n’akayaga, ico kigo c’ishuri kikaba gifise hamwe n’ikibuga kinini ariko c’ivu.

Mwisomero hakaba harimwo n'intebe nyinshi zigiye zitandukanye, muriryo somero niryo abanyeshure bigiramwo biga mumashure yisumbuye canke mu mashure mato mato, muriryo somero hakaba harimwo n'ikibaho cirabura umwigisha yandikirako iyo ariko arasigurira abanyeshure biwe.

Ikigo cishure cigamwo abanyeshure baba bagiye batandukanye benshi ariko biga mu mashure yisumbuye hama mwico kigo cishure hakaba harimwo n'intebe nyinshi zicayemwo n'abanyeshure bagiye batandukanye benshi bariko bariga ibintu bigiye bitandukanye, hamwe nuwundi munyeshure ahagaze imbere ariko arabasigurira.

Ikigo c'ishuri 'ikigeramwo abanyenshuri bo mu mashuri yisumbuye muri ico kigokabakifise n'umurombero muremure abanyenshubiri bacamwo iyo bagiye canke yo bagarutse, kandi ico kigo cicubi kaba carubakijwe amwe namatafari ahiye kouruwande yayo akaba arin'ibita ivyinshi vyateye wogira ngo bitange akayaga.

Ikigoka ishuri c'abanyeshuri bigeramo ico kigokaba gifise umurombero muremure, kandi munini cane wagutse wiyo umurombero bagoresha iyo abanyeshuri basohotse bariko barawucamwo canke iyo bagiye ahantu hasanzwe amakuru hande n'ahakaba ariho n'ibiti vyatee kugira ngo bitange n'akayaga keza cane.

Mu nzu iyo nzu ikaba ari ntini cane yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ku ruhande na yo akabariyo n'imbawo zashizweyuko kugira ngo habe neza ama muri yo nzu akaba arimo n'udutebe twinshi cane abantu bicarako iyo baba bariko barakora ibintu vyerekeye n'ubushakashatsi bw'uminyi bw'ibintu.

Ikigo c'Ishure cigiramwo Abanyeshure Biga mumashure yisumbuye, Mwico kigo c'ishure kikaba harigorofa Rigeretweko rimwe, Kandi cubakishijwe hamwe namatafari ahiye, KiKaba gifise nikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo, Iyo basohotse hamwe n'ibiti vyishi vyatewe Kugirango Hase neza.

Ikigo c'abanyeshuri rigera munci isumbuye ama ico kigo kikaba ari kinini cane kyubakijwe hamwe n'amatafari ahiye ico kigo kikaba ari i gorofa kigeretsweko rimwe ama i lwante yayo akabare n'ivyase vyateyewe ubugira ngo ha se neza.

Ikigo c'ishuri cigiramwo abanyeshuri bigira mu mashure yisumbuye canke cigiramwo abanyeshuri bigira mu mashure mato mato, muri ico kigo c'ishure akaba ari igorofa ariko igeretsweko rimwe kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ku ruhande hakaba hari n'amashurwe yayateye kugirango hase neza.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshure bagiye batandukanye, biga mu mashure matomato canke mu mashure manini manini, amashure yisumbuye, ico kigo kikaba ari igorofa rigeretsweko kabiri ariko kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kandi manini manini.

Ingwa hamwe n’udupapuro, n’ikaramu n’ibintu vyinshi bigiye bitandukanye, umwigisha akoresha iyo ariko arasigurira abanyeshuri biwe, ibintu bijanye n’ivyigwa baba bariko bariga; hamwe n’imeza ashirako ibikoresho vyiwe, n’intebe yicarako iyo ariko arigisha abanyeshuri biwe.

Ikogo c'ishure cigamwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, hama mw'ico kigo c'ishure kibaba ari igorofa kigeretswe ko kabiri cubakishijwe hamwe amatafari ahiye, gifise n'uruzitiro rwubakishije hamwe n'amatafari ahiye. Ku ruhande naho hakaba ikibuga kinini c'umupira w'amaboko abanyeshure bakiniramwo.

Ikigo c’abanyeshuri, cigamwo abanyeshuri bo mu mashure yisumbuye, ico kigo c’ishure kikaba ari kinini, gifise n’umurombero, muremure abanyeshuri bacamwo iyo bagiye canke iyo bagarutse; iruhande y’aho hakaba hariho n’ivyatsi vyinshi vyatewe kugira ngo habe neza, hamwe n’ibiti vyinshi vyatewe kugira ngo hase neza.

Amabara bara abiri agiye atandukanye, rimwe rikaba ryarubakishjwe hamwe n'amabuye irindi barabara rikaba ari ivu. Ku ruhande yayo hakaba hari n'umutaka abantu bakaba bariko baracuruza ibintu bigiye bitandukanye. Ku ruhande y'ayo hakaba hariyo n'amazu maremare kandi manini.

Icumba kinini cane muri ico cumba hakaba harimwo abantu bicaye, bamwe baricaye imbere abandi bakaba bicaye inyuma, bariko barumva impanuro z'umuntu ari imbere, ariko arabasigurira canke ivyo ariko arababwira, hama abandi bakaba bahagaze hariya imbere cane.

Mwisomero abanyeshuri bigiramo mu mashuri isumbuye canke mu mashuri mato mato mo'igisomero akaba arimo n'iki baho cirabura umwigisha yandika ko iyo, ariko arasigurira abanyeshuri biwe canke abanyeshuri bigira ko iyo bariko barakora i bintu bijane n'ibintu vy'ugushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu.

Ikigo kinini cane c'abanyishuri bigamwo hama ico kigo kikaba gifise kibuga k'ivu amakuru ande yayo akaba ariho n'igiti cateye kugira ngo hase neza ico kigo kikaba coarubakishijwe hamwe n'amataf ari ayiyekaba gifise n'amabati meza.

Amabarabara abiri agiye atandukanye, ibarabara rimwe, Akabari Barabara ryubakishijwe amabuye irindi ibarabara akaba Ari ivu, kuruhande yaho, Akabari imitaka abantu barikobagira ibintu bijanye n'ubucuruzi, N'amazu ariko n''amabati meza akingiye Imvura.

Mw'isomero ryigamwo abanyeshure biga mu mashure y'isumbuye, canke abanyeshure biga mu mashure mato mato, muriryo somero hakaba harimwo n'intebe nyinshi, zipanze k'umurongo abanyeshure bicaramwo iyo baba bariko bariga ibintu bijanye n'ibintu umwigisha wabo aba ariko arabasigurira.

Ikigo c'abanyeshuri bigiramo mu mashuri risumbuye mur ico kigo kikaba carobakijwe amwa r'amatfari ah iye kaba ari i gorofa, ariko kigeretsweku rimwe ikikuge cicuri kabagikuse amwe n'ikibuga kineni abanyeshuri bakiniramwo iyo basohotse urbande rumwe akaba ari ivyatsi vyateye kugira ngo hase neza n'uru ndi uruwande akaba ari ivu.

ikigo c'abanyeshure cigamwo abana biga mumashure y'isumbuye icokigo kikaba gifise ikibuga kinini cane hagati hakaba harimwo igiti hamwe n'ibendera vy'igihugu c'uburundi icokigo c'ishure carubakishijwe amwe n'amatafari ahiye kandi mezacane yubatswe

Ikigo c'ishuri c'abanyeshubri ikaba ari mw'isomero isomero ry'abanyeshuri bigiramo mu mashuri yisumbuye mugistomero akaba ario inebe abantu bicarako canke abanyeshubiri bicarako iyo bari ko bariga umwinsha wabo, ariko arabasugurira ibintu n'inebe bashiramo ibikoresho vyabo iyo bariko bariga n'akayaga gaca mob madirisha.

Ikigo c'Ishure cigiramwo Abanyeshure Biga mumashure yisumbuye, Ico kigo c'ishure kikaba carubakishijwe Amatafari ahiye, Kandi kikaba Ari igorofa rigeretswe kabiri, Kuruhande wayo, hakaba hariyo n'Ivyatsi Vyameze kugira hamere neza. Kandi vyinshi cane.

Ikigo c'abanyenshuri bigiramo mu mashuri yisumbuye co kigo kikaba carobakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ku ruwande yayo akaba yariho n'udushurwe twatewe kugira ngo hase neza, kabari n'ikibuga kinini abanyenshuiri bakiniramo canke abanyenshuri bacamwo, ico gigo kikaba gifise hamwe n'ibiti vyateye kugira ngo bitange n'akayaga.

Ikigo c’ishuri, kikaba ari igorofa kigeretsweko rimwe, kikaba carubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye, gifise n’uruzitiro rurerure, rwubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye; kandi kikaba gifise n’ikibuga kinini, abanyeshuri bakiniramwo iyo baba basohotse.

Inzu nini cane iyo nzu ikaba yaguse ikaba ifise umurombero muremure cane, kandi munini abantu bacamwe iyo bariko baragenda ahantu runaka hamba iyo nzu ikaba yarubakishijwe hamwe n'amatafari ayika bifise n'imiryango yera.

Ibarabara rirerire, muri iryo barabara, hakaba harimwo n'imodoka zibiri zihagaze; ku ruhande y'aho hakaba hari n'ivyatsi vyatewe kugira ngo hase neza, hamwe n'ikibuga abanyeshuri bakiniramwo, iyo baba bagiye ahantu hatandukanye; n'ibiti vyatewe kugira ngo bitange akayaga.

ikigo c'abanyeshure Bigiramwo amashure y'isumbuye icokigo kikaba cubakishije amatafari ahiye kandi manini manini icokigo c'ishure kikaba gifise n'umurombero bacamwo iyo abanyeshure basohotse n'ibiti vyinshi vyatewe kugira bitange akayaga

Ikigo c'ishure cigamwo abanyeshure bo mu mashuri yisumbuye. Ico kigo c'ishure hakaba hariyo n'umurombero muremure abanyeshure bacamwo iyo basohotse bagiye gukina hama ico kigo kiba cubakishijwe n'amatafari ahiye, akaba ari igorofa igeretswe ko rimwe.

Mu kigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, muri ico kigo c'ishuri, kikaba ari igorofa kigeretsweko rimwe, cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ku ruhande yayo hakaba hariyo n'ibiti vyinshi vyatewe, kugira ngo hase neza, n'ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshuri bakiniramwo, iyo basohotse bavuye kw'ishuri.

Ikigo c'ishuri kigiramo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye canke abanyeshuri bo mu mashuri matomato jego cbikaba ari i gorofa ari ko ggeretsweko rimwe nko baryarubakishijwe hamwe n'amatufa ari ahiye cikigore kaba gifise n'umurombero muremure abanyeshuri bacamwo iyo batashe canke iyobaje ko'ishuri.

Ikigoce'ishuri cigamo abanyeshuri rigamo bashuri yisumbuye canke mu mashuri mato mato c'ikigo c'ishuri kaba carorokijwe hamwe n'amatafari ahiye i rwande yayo akabaro n'ibita vyinshi vyatewe kugira ngo bitange akayaga hamwe n'ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramo, ariko civu.

Ikigowo c'isuri cigiramo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ckgo cishriukaba ari gorofi arikogeretsweko rimwe mwigihe kiwo icuri akabayriyo n'ivyatsi vyensi vyatewe kugira ngo bise neza n'ibiti vyinshi vyatewe, kandi kugira ngo bitanye akayaga iyo abanyeshuri baba bariko bariga bari mu masomero yabo.

Ikibawo cubagishijwe hamwe n'imbaho amaje ikibawo akaba hariyo n'ib i papuro vyinshi cane vyandikishijwe kugira ngo bitangiye ubumenyi ku banyeshure ama akaba ari mw'isomero ry'abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga mu nebe bicane.

Ikigo c'abanyeshuri bigiramwo, biga mu mashuri yisumbuye nka kaminuza, muri ico kigo c'ishuri, hakaba harimwo n'insomero yicayemwo abanyeshuri benshi, bagiye batandukanye, bicaye mu ntebe zabo, n'umwigisha akaba ahagaze imbere yabo, ariko arabasigurira ibintu bijanye n'icigwa, baba bariko bariga.

Igigo c'abanyeshuri kinini cane, kandi caguze ico kigo akawa kigamu abanyenshuri bakuzebamashuri isumbuye hagati akabariyo ni bombo abanyenshuri baza guvomamwo amaze ugira ngo banywe canke bakaza gukaraba ico kigo akabarimo n'ivyatsi vyatewe kugira ngo hase neza.

Ikigo c'ishuri c'abanyeshuri bigamwo mu mashuri yisumbuye canke mu mashuri matomato ico kigo kikaba gifise umurombero muremure cane abanyeshuri bacako iyo bagiye canke bagarutse ico kigo kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye gifise hamwe n'amadirisha hamwe n'imiryango.

Isomero ry’abanyeshure bigiramwo mumashure yisumbuye, Kandi iryo somero hakaba harimw’intebe zitonze kumurongo abanyeshure bicarako iyo bariko bariga, umwigisha wabo akaba ar’imbere arikw’arabasigurira ibintu bijanye nivyo vyigwa bariko bariga. Iryo shure rikaba ryarubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye.

Ikigo c'ishure cigiramwo amashure y'isumbuye icokigo c'ishure akaba arigorofa rigeretseko rimwe kandi carubakishijwe n' amatafari ahiye hakaba hariho n'umurombero muremure abanyeshure bacamwo iyo basohotse batashe bavuye kw' ishure hamwe n'ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo

Ikibuga kinyini cane ico kibuga kaba ari icivu urundi ruhande akaba ari ahantu hatewe ivyatsi kwira ngo hase neza ahama izo nzu ziri ngaho ozikaba zarubakijwe hamwe n'amatafa ari ayiye n'abana babiri bakaba bariko barakinira kubugurubwa nyene, ariko bishimye.

Ikigo c'abanyeshure bigiramwo mu mashure yisumbuye, murico kigo kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye akaba ari igorofa ariko rigeretsweko rimwe, ico kigo kikaba gifise hamwe n'ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo iyo basohotse, uruhande rumwe hakaba hari ivyatsi vyatewe kugira hase neza, urundi ruhande akaba ari ivu.

Ikigo c'ishuri cigiramwo abnyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye. Ico kigo c'ishuri kikaba ari igorofa igeretsweko kabiri ikaba irimwo n'amatafari ahiye gifise hamwe n'uruzitiro rurerure rwubakishije hamwe n'amatafari ahiye. Ikibuga kinini hariko n'imodoka ihagaze.

Ikigo kirekire, kandi kinini c'abanyenshuri bigeramo amashuri yisumbuye amwe ico kigo kaba carubakishijwe amwe n'amatafari ahiye kaba gifise n'uruzitiro ngubakishijwe amwe n'amatafari ahiye muri ico kigo akabariwo n'ibiti vyatewe kugira ngo bitange n'akayaga.

Inzu nini cane yubakishijwe hamwe namatafi ari ahiy, ariko yasizwe ibara ryera iyo nzu akaba arimo n'inebe nyinshi cane abantu bicaramwo janke abanyeshuri bicaramo n'imeza bashirako ibintu vy'ibikoresho bigiye bitandukanye iyi muri iyo nzu akaba yari yobamwe n'amadirisha hamwe n'umuryango abantu bacamwe.

Ikigo c'ishuri c'abanyeshuri bigeramo iyo bariko bariga ico kigo kikaba gifise n'ikibuga kinini cane abanyeshuri bakenera ko iyo basohoze canke iyo batashe hamamwe ico kiga akabayo n'ibiti vyinshi bitankan'akayaga, kandi ico kigo kikaba gifise hamwe n'umurombero muremure cane.

Ikigo c'ishuri cigamwo nabanyeshuri bagenda batadukanye mu mashuri yisumbuye canke abanyeshure biga mu mashure matomato, ico kigo c'ishuri kikaba ari kinini cane, cubakishijwe hamwe namatafari ahiye kandi kikaba ar'igorofa igeretsweho kabiri, kikaba gifise nikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo.

Ikigo c'icuri kikaba ari kiregire gifise hamwe n'uruzitiro rurerure gubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ndetse ni iryo shure kikaba rifise hamwe n'amatafari ahiye ku ruhande yakaba ari n'ibiti vyate kugira ngo bitange akayaga hamwe n'ingonguru iri ku ruhande.

Ikigo c'ishuri abanyeshure bigiramwo, abanyeshure batobato, ico kigo kikaba cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ariko urundi ruhande hakaba hariho n'amabara yera, hama ico kigo hagati hakaba hariho igiti catewe kugira gitange akayaga, gifise hamwe n'ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo.

Ikigo c,abanyeshure bigamwo mu mashure yisumbuye, hama ico kigo kikaba gifise umurombero muremure cane, abanyeshure bacamwo iyo basohotse bagiye gukina canke iyo basohotse batashe, ico kigo kikaba gifise n,ikibuga kinini cane iruhande hakaba hariho n,udushugwe.

Inzu nini, iyo nzu ikaba ari igorofa igeretsweko gatatu ariko bataraheza kuyubaka. Inzu ikaba ifise n' uruzitiro rwubakishijwe hamwe n' amatafari ahiye, ku ruhande yayo hakaba hariho n' ivyatsi vyameze kugira hamere neza, hamwe n' ikibuga kinini, ariko c' ivu.

Abanyeshure benshi cane, biga mu mashure yisumbuye, hama abo banyeshure bakaba basohoye intebe hanze bicaramwo iyo bari mu masomero; hama bakaba bariko barakurikira impanuro abigisha babo bariko barabaha, bakaba bicaye hanze.

ikigo c'abanyeshure bigiramwo ikigo cisumbuye Hama icokigo kikaba arikinini cane kikaba curubakishijwe amwe n'amatafari ahiye kikaba zigeretsweko kabiri iruhande yayo hakaba hariho n'ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniriko iyo basohotse

Igigo c'abanyeshuri cigamwo abanyeshuri bigaho mu mashuri yisumbuye ico gigo gikaba ari igorofa kigeretsweko rimwe, kandi kaba carobakicijwe hamwe na matafari ah iyariko asa neza hejuru na ho akabari hamwe n'amabati bashizeko kugira ngo ikingira imvura.

Ikibaho abanyeshuri bakoresha iyo bariko baracigiramwo canke umwigisha akoresha iyo ariko arandika ariko arasigurira abanyeshuri biwe ibintu bariko bariga bivanye n'isomo bariko bariga, ku ruhande naho hakaba hariho n'intebe z'abanyeshuri bicarako.

Aho batekera ,akaba hariyo n'ibisafuriya binini binini bakoresha bariko barateka, hama bakaba bariko barateka, k'uruhande naho hakaba hariyo n'idirisha ritanga akayaga kugira umwotsi uzoze urajamwo, bitarinze kuzana ibintu vyinshi cane.

Ikigo c'abanyeshuri bisumbuye bigako canke abana batobato, ico kigo kikaba gifise n'ikibuga ariko ico kibuga kikaba ar'ic'ivu, iruhande hakaba hariho ivyatsi vyatewe kugira hase neza, ico kibuga kikaba gifise amabati ameze nk'ayaguye ingese ariko manini manini.

Inzu nini, iyo nzu akaba ari igorofa, ariko igeretsweko rimwe, kandi rikaba ryarubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye, kandi manini manini; iyo nzu ikaba yarasizwe hamwe n’amabara asa n’ayera, kandi meza cane asa neza.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye canke abanyeshuri biga mu mashure mato mato. Ico kigo c'ishure kikaba gifise n'umurombero muremure abanyeshure bahora bacamwo iyo bagiye ahantu hagiye hatandukanye. Hakaba hari n'ivyatsi vyatewe kugira ngo hase neza.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakiniramwo iyo basohotse canke iyo batashe. Ico kibuga kikaba kiri iruhande y'ikigo c'ishure ico kigo c'ishure na co, kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ariko ikaba ari igorofa igeretswe rimwe gusa.

Inzu, ariko iyo nzu akaba ari igorofa igeretsweko rimwe ikaba yarobakishijwe hamwe n'amatafa ari ahiye isizweko amwe n'amabara aha makuru handi akaba ariho no twatsi twatewe kugira ngo hase neza amwe n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

ikigo c'ishure cubakishije amwe n'amatafari ahiye muricokigo c'ishure cigiramwo abanyeshure bomamashure matomato canke mumashure y'isumbuye icokigo kikaba carashijwe n'ibara ryera kikaba gifise numuromberero muremure abanyeshure bacamwo iyo basohotse canke binziye

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri bagiye batandukanye, biga mu mashuri yisumbuye, canke mu mashuri mato mato; ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gifise n'uruzitiro rurerure, rwubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, n'ibiti bateye kugira ngo bitange akayaga.

Ikigo c’ishuri cigamo abanyenshuri bo mu mashuri yisumbuye mur' co gigo c'ishuri akaba ari igorofa rigeretsweko rimwe, ariko ryubakishijwe hamwe n'amatufa ari ahiye muri ico gigo c'ishuri akaba arimwo n'igiti cateye kugira ngo utange akayaga hamwe n'ikibunga kinini abanyenshuri bakiniramo iyo basotse.

Ikibaho cirabura abanyeshuri bakoresha iyo bariko baracigiramo ico kibaho kikaba canditsweko ibintu bakoresheje ingwa yera ham ije kiba kaba kiri mw'isomero iyo abanyeshuri bigiramo bari ko bariga canke iyo bariko barasomeramibitandukanye.

Idirisha ry'abanyeshuri bakorejha iyo biga mu mashuri risumbuye iyo dirisha rikaba arigo icuma, ariko rifise n'ibiyo vyamenetse hama iryo shuri rikaba aryarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ariko meza cane akomeye.

Ikigo c’ishuri cigamwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, ico kigo c’ishuri kikaba gifise hamwe n’ikibuga kinini cane, abanyeshuri bakinirako, ariko kikaba ari ic’ivyatsi vyatewe kugira ngo hase neza, ku rundi ruhande hakaba ari ivu; ico kigo c’ishuri kikaba gifise hamwe n’umurombero muremure abanyeshuri bacamwo.

Ikigo c'ishure cigiramwo abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye canke cigiramwo abanyeshure biga mu mashure mato mato, ico kigo c'ishure kikaba ari igorofa igeretsweko kabiri ariko cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye kuruhande hakaba hariho n'ikibuga kinini abanyeshure bakinirako.

Ikigo c'ishure c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, ico kigo kikaba gifise n'uruzitiro rurerure kandi rwiza rwubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye; ico kigo kikaba gifise ikibuga kinini abanyeshure bakinirako, iruhande yayo kandi akaba hariyo n'ivyatsi vyatewe kugira ngo hase neza.

Isomero rinini, kandi rerere ry'abanyinshuri bikiramoyo ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti canke w'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu iyo bariko bariga igisomo ry'ubushakashatsi bw'uwobumenyi ahama ku kibaho na ho akabariyo kibaho cirabura ico abanyinshuri bakoresha iyo bariko bariga.

Ikigo c'ishure c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, hama ico kigo c'ishure kikaba gifise hamwe n'amashurwe bateye kugira ngo hase neza no hasi hakaba hari ivyatsi bateye, kugira ngo hase neza. Ivyo bigo vy'ishure bikaba vyarubakishijwe amwe n'amatafari ahiye.

Ikigo c'ishure c'abanyeshure ariko kikaba gifise umurombero muremure cane, abanyeshure bashobora gucamwo iyo basohotse bavuye mu mashure y'abo. Hama ico kigo c'ishure kikaba gifise ahantu k'uruhande abana bashobora gukina iyo bariko bariruka n'abandi bana.

Ikigo c’abanyeshure bigiramwo iyo bariko bariga Hama ico kigo kikaba gifise hamwe n’ivyatsi vyatewe kuruhande hamwe n’amashugwe yahatewe kugira ico kigo gise neza. Ico kigo kikaba gifise ikibuga kinini abanyeshure bakinirako iyo basohotse ngo hanze bagiye gukina.

Ishure ry'abanyinshuri ibigiramo mashure yisumbuye ahamanyika ishure rikaba harigorupfa rigeretsweku rimwe iyo shure ikaba rifise n'uruzitiro rurerure, kandi runini n'abanyishuri bakabagaze i ruhande y'iyoshure bakaba bariko baravugana arinko abagenzi.

Mu cumba abo bakorera ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu ico cumba kaba gifise hamwe n'ikibaho cirabura abanyeshure bandikamwo iyo bariko barige canke yabigisha bakandika ko iyo bariko barigisha gurande yaboakabariiyo n'itundi dutebe.

Ikigo c'abanyeshure bigamwo, bisumbuye. Hama ico kigo c'abanyeshure hakaba hari igorofa rigeretsweko nka kabiri, bamwe abanyeshure bakaba bahagaze hejuru hamwe n'abandi bakaba bahagaze hasi. Muri ico kigo nyene c'ishure hakaba hariho n'ibiti vyatewe kugirango bitange akayaga iyo abanyeshure bariko bariga.

Ikigo c'ishuri cisumbuye c'abanyeshure bigiramwo, hama ico kigo c'ishuri kikaba gifise amwe n'igorofa ariko igeretsweko nkakabiri kandi kikaba carubakishijwe amwe n'amatafari ahiye kuruhande yayo hakaba hariyo n'ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakiniramwo.

Mu isomero ryigamo abanyishuri bigama mashuri yisumbuye mu'igisomero akaba arimo n'abanyeshuri benshi bagie batandukanye, kandi igisomero rikaba ryarubakishijwe hamwe n'amatafari ayiye ifise n'umuryango abanyishuri bacamwo iyo batashe canke ibinjiye mu'isomero ryabo.

Mw'isomero akaba arimo nt'abanyeshuri biga mu bintu bijane bo ubushakashitsa bwubumenyi bw'ibintu mashuri yisumbuye nka kaminuza akaba arimo n'abanyeshuri bicaye munebe bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo, ariko arabasigurira ni we mwigisha akaba ari imbere, ariko arabasigurira i ibintu bijani wo ubushakashitsi bbumenyi bw'ibintu.

Abanyeshuri b'ikigo runaka biga mu myuga, hama bakaba biga mu myuga ivyerekeye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, hama bakaba bariko barakora imodoka babikuye mu bushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu baba barize hamwe n'umwigisha wabo akaba yarabibasiguriye neza cane.

Abantu Beshi cane bagiye Batandukanye, abobabantu bakaba bicaye muntebe nyishi cane, bariko barumviriza inama, Igiye itandukanye, Iyo umuntu ariko arababwira ahagaze imbere, ababwira iyo nama Igiye itandukanya mubintu bigiye bitandukanye.

Abanyeshure bakaba bari mwisomero ryigamwo bomumashure yisumbuye bà kaminuza ,bakaba bicaye muntebe zabo, Baeiko barakurikira ukuntu umwigisha ariko arabasigurira ,hamwe n'umunyeshure ariko aravuga ijambo, kubintu vyerekeye ivyo bariko bariga, hama mwiryo somero akaba ari rinini cane.

Abagabo bagiye batandukanye, abo bagabo bakaba bakora ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, bakaba bari mu nzu bariko barakora imodoka ifise ikibazo. Iyo nzu n'ayo barimwo ikaba yarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, hamwe n'amabati akingira izuba canke imvura.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nka kaminuza; ico kigo c'ishuri, kikaba gifise n'umurombero muremure, abo banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nka Kaminuza bacamwo, iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye; ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba biga mu bintu vyeregeo vy'ubushakashatsi bw'bumenyi bw' ibintu bakaba bari ko barubaka inzu bakoresheje ibintu bimeze nk'ibigarido a makuru ande yayo akaba ari ntumwigisha, ariko arabaraba ukuntu bariko barakora ibintu yabigishije.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, nka kaminuza, ico kigo c'ishuri, kikaba ari igorofa, kandi ku ruhande yayo, hababa hariho n'ahantu hatewe ivyatsi, hamwe n'amashurwe kugira ngo hamere neza; kandi ico kigo c'ishuri, kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye.

Abaganga biga mu bintu bijanye n'ubuganga bakaba bariko bariga, ariko akabariho n'umwigisha wabo, ariko arabasigurira ukuntu bashobora kuvura umuntu canke ibintu vyose bitandukanyi bifise ubuzima, ariko bakaba bariko barakoresha ikintu kimeze nwu muntu.

Mw'isomero ry'abanyenshuri bigamwo amashuri yisumbuye mu kaminuza imbere akabariyo n'umwigisha, ariko arabasigurira ibintu bijanye n'isomo bakaba bariku bariga bamwe bakaba bicaye imbere abandi bicaye nyuma banyeshuri bariku barumva ivyo umwinsha baboweko arabasigurira.

Inzu nini cane, muri iyo nzu hakaba harimwo n’udutebe twinshi cane, abantu bicaramwo, canke abanyeshuri bicaramwo iyo bariko bariga; muri iyo nzu hakaba harimwo n’amatara menshi cane abamurikira iyo bwije; hamwe n’abantu benshi bakaba barimwo, bicaye bariko bararaba ibintu bijanye n’ubushakashatsi bw’ubumenyi bw’ibintu.

Abafundi benshi cane, bakaba bariko bararaba ukuntu bubaka inzu, iyo nzu nayo ikaba iriko irubakwa, hariko n’imbaho nyinshi bashizeko kugira ngo barabe ukuntu bayitangura kuyubaka neza; bakaba ari ku ruhande, hakaba hari n’imisozi myinshi cane n’ibiti vyatewe kugira ngo bitange n’akayaga.

Abanyeshure biga mumashure y'isumbuye mubintu vyo guteka Hama abo banyeshure bakaba barakora mubintu vyo guteka bakaba bafise namasafuriya bariko barateka kugirango berekane ivyo Nike ko boba barabifashe kururuhande Haka hariho n'abandi banyeshure bariko barateka

Isomero ryigamwo abanyeshure bagiye batandukanye biga mu mashure yisumbuye, hama muri iryo somero hakaba harimwo abanyeshure bicaye bariko bariga, bakurikira ivyo umwigisha wabo aba ariko arabasigurira, hamwe n'umwigisha ahagaze imbere, ariko arasigurira abanyeshure biwe.

Abantu bigiye mu bintu vyo guteka mu mashuri yisumbuye ama abo bantu bakaba bambaye gudufuka munwa bose bariko barateka bakatakata ibitunguru hamwe bakata n'ibindi bintu ngo bakoresha iyo bashaka kubikoresha iyo bariko barateka.

Mw’isomero, higamwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye nka kaminuza, muri iryo somero hakaba harimwo n’umwigisha, ariko arasigurira abanyeshure biwe, ibintu bijanye n’ubushakashatsi bw’ubumenyi bw’ibintu canke n’ubushakashatsi bw’ubumenyi bw’ibiti; hamwe n’abanyeshuri bariko baramukurikira.

Ibarabararirerere cane inyorara akari iryivu ama kurande yayo akaba ari n'umuryango winjiramwo yo injiye, kuko cishuri c'abanyeshuri cigiramwo abanyenshuri b'mashuri isumbuye camke mu bashura i matomato hamwe n'imiduga ihagaze kuri ryo barabara nyene.

Ikigo c'ishuri cigiramwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye jege cu rikaba ari igorofa ari ko igeretswe ko rimwe ryubakishijwe hamwe n'amatafa ari ahiye kuba gifise hamwe n'umurombero muremure abantu bacamwo canke abanyeshuri bacamwo iyo bavuye kw'ishuri yabo batashe.

Abanyeshuri biga mu bintu bijanye n’ubushakashatsi bw’ubumenyi bw’ibintu vy’imyuga, bakaba bicaye mu ntebe ,bariko barakora ibirato vyinshi cane bigiye bitandukanye, bakaba ari benshi cane, bamwe bicaye inyuma, abandi bakaba bicaye imbere, hamwe n’umwigisha wabo, akaba ariko arabasigurira ivyo bintu.

Umwigeme yishimye cane hama uwu mwigeme akaba afise n'imishatsi myinshi cane yirabura akaba afise, kandi amwe n'isahani arimo ikirawuri amwe n'icupa yemwe inzoga atwariyo abantu kugira ngo abo bantu banwe.

Mw'isomero higamo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mw'iryosomero akaba arimwo n'abanyeshuri bariko bariga bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo, ariko arabasugurira hamwe n'inyemi nyinshi abanyeshuri bicaramwo mugiye umwigisha wabo aba, ariko arabigisha.

Abantu bakora ibintu bijanye n’ubushakashatsi bw’ubumenyi bw’ibintu, bakaba ari benshi, bamwe bakaba bahagaze abandi bicaye, bariko barakora ivyo bintu bijanye n’ubwo bushakashatsi bw’ubumenyi bw’ibintu, bakora imodoka, bashize imodoka, bayimanitse hejuru, kugira ngo barabe ikibazo ifise munsi.

Mwisomero ryigamwo abanyeshure biga mumashure yisumbuye mwiryosomero Hakaba harimwo nudutebe twinshi Cane abanyeshure bicarako iyo bobo baba bariko bariga hamwe nutumeza bashiramwo Udukoresho twabo iyo baba bariko bariga. nikibaho umwigisha yandikirako iyo baba barasigurirana .

Abantu benshi cane , abo bantu bamwe baba bariko baragenda n'abandi bahagaze kuruhande bariko baravugana nkabagenzi , n'ivyatsi vyinshi vyameze kugirango hamere neza . Kuruhande yayo hakaba hari n'amazi menshi yatewe n'imvura , iyo imvura iguye igatera amazi menshi.

Umusore hamwe n'umwigeme bakaba bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti baba bategetswe kuba bariko bariga bakaba bigaye ibintu vyerekeye mu bintu vy'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti bakaba babaye ibintu bakora kugira ngo barabe ukuntu bakora bwo ubushakashatsi bw'umenyi bw'imiti.

Isomero, ryigamwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, nka kaminuza, hama mw'iryo somero, hakaba harimwo n'intebe nyinshi zigiye zitandukanye, abanyeshuri bicarako, iyo baba bariko bariga; hamwe n'utumeza twinshi, bashiramwo ibikoresho vyabo, iyo baba bariko bariga.

Inzu nini cane, iyo nzu akaba yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, ariko isizeko n'ibara ryera. inzu ikaba ari igorofa, ariko igeretsweko incuro nka zibiri, hama muri iyo nzu hakaba harimwo ahantu hatewe ivyatsi, kugira ngo hase neza hamwe n'udushurwe twinshi cane.

Mwisomero Abanyeshure bigiramwo mumashure Yisumbuye yakaminuza, Mwiryo somero hakaba harimwo n'abanyeshure Beshi cane bicaye, bariko barakurikira ivyo umwigusha wabo ariko arabasigurira n'umwigisha wabo akanya ahagaze imbere, ariko arabasigurira ibintu ndijanye n'ivyigwa baba bariko bariga.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, muri ico kigo c'ishuri kikaba ari igorofa, ariko kigeretsweko rimwe, kandi carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, gisizweko n'amabara menshi, agiye atandukanye; ku ruhande yayo, hakaba hariyo n'amashurwe menshi yatewe, kugira ngo hase neza.

Inzu nini iyo nzu ikaba yarasizwe hamwe namabara asanga yera iyo nzu akaba arimo n'abantu benshi bicaye muntebe bariko barakurikira inama y'umuntu ahagaze imbere, ariko arababwira ibintu bigiye bitandukanye hamwe n'uyo muntu, ariko arabasigurira abo bantu benshi ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu niniya cane inzu ikaba yuzuyemwo abantu benshi bicaye bariko barakurikira ivyo umuntu ariko arabasigurira canke ivyo umuntu ariko arababwira ico cumba kikaba gifise amwe n'amadirisha amwe n'imiryango abantu bacamwo iyo basohotse canke binziye

Inzu ndende kandi nini cane n'inzu iyo nzu ikaba ifise hamwe n’umurombero muremure cane abantu bacako iyo bagiye canke iyo bagarutse hanyuma iyo nzu ikaba yarubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye ku ruhande yayo hakaba hariho n'ingunguru iri hejuru kugira ngo itange amazi

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga yisumbuye abo abanyeshuri bakaa bicaye mu nebe bariko barashona ibintu bijane n'ibintu umwisha wabo aba yabasiguriye n'umwisha wabo akaba ari imbere, ariko arabereka ukuntu bashona ivyo bintu vyerekeye n'ibintu vyo gushona.

Abanyeshuiri biga mu myuga yisumbuye hama ba abanyenshwi bakaba bariko harakora ubushakashatsi bwumenye bw' ibintu, ariko hakabariho no mwigisha yiko arabasigurira ngo ubushakashatsi bwumenye bw' ibintu kgira ngo bakora ibintu bazi aha makuruhane na ho akaba ariyo n'abanyenshwi baabandi bakba arabikora.

Inzu Nini Kandi muriyonzu, Rikaba ryarubakishijwe hamwe n'amabuye rifise n'amabati, Ameze nk'Amategura. Hama kuruhande yayo hakaba hariyo n'ivyatsi vyameze kugira have neza, bakaba barateye n'ibiti kugira bizoze bibaha Akayaga.

Ikigo c'ishuri, cigiramwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nka kaminuza, baba bagiye batandukanye; muri ico kigo c'ishuri, hakaba harimwo n'umurombero muremure, abo banyeshuri bacamwo, iyo baba bagiye ahantu hagiye hatandukanye; ariko ikaba ari igorofa igeretsweko rimwe.

Isomero rilini cane iyo somero akaba ari iryo abanyeshuri biga amashuri yisumbuye nka kaminoza barikoresha iyo bariko bariga ama bakaba bicaye mu ntebe zabo ko bisanzwe ama imbere akabariyo no mwigisha, ariko arabasugurira izwa bintu bariko bariga.

Inzu nini cane, muri iyo nzu akaba ari isomero y'abanyeshuri bigiramwo mu bintu bijanye vy'ubushakashatsi bw'ubumenye bw'ibintu, iryo somero rikaba ryarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ariko rifise hamwe n'amadirisha bitanga akayaga iyo abanyeshuri bariko bariga, hakaba harimwo n'abanyeshuri benshi bariko barakora ibintu vy'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu.

Abanyeshuri bakaba bari mw'isomero biga mu bintu bijanye w'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti abanyeshuri bakaba biga mu kaminuza ama bakaba bicaye mu nebibe, ariko barakurikira ivyo umwigisha wabo, ariko arabasigurira n'umwigisha wabo akaba ari imbere, ariko arabasigurira.

Ikigo c'abanyeshure cigamwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye. Muri ico kigo hakaba harimwo n'umurombero muremure abantu bacamwo mu kugenda no kugaruka hamwe no muri ico kigo hakaba hariho ivyatsi vyatewe kugira ngo hase neza. Inyuma y'ico kigo hakaba hariho n'ibiti vyatewe kugira ngo hase neza navyo nyene.

Umurombero muremure w'abanyeshuri bajamwo iyo bariko bariga ico kigwe akabari ikigo c'abanyeshuri ribigiramwo mashuri yisumbuye ama akabari mu muryango w' winjiramwo mw'isomero akaba arimwo n'inebe nyinshi tsimanze ku murongo abanyeshuri bicaramwo iyo bariko bariga barikubarumba ivyo umwingisha wabo, ariko arababwira.

Abahungu babiri bakora mnvy'ibushakashatsi bwo bumenyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bw'ubumenye bw'imiti bakaba bari mu'insomero abo bigira ivyo bintu vy'ubushakashatsi bw'obumenye bw'ibintu canke mmu bushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti bariko bariga canke bariko barakora ibintu babashka bakora mu bwo bushakashatsi.

Ikigo ciwemwo abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, ico kigo kikaba gifise n'umurombero muremure abanyeshure bacamwo iyo basohotse canke iyo binjiye mu mashuri yabo. Hama ico kigo ku ruhande yaho hakaba hari ibiti vyatewe kugira ngo bitange akayaga n'amashugwe yahatewe kugira ngo hase neza.

Mw'isomero abanyeshuri bigiramwo biga mu mashiri isumbuye nkakamenuza mwigesomero akaba arimwo n'abanyeshuri bari mw'ishuri bariko barakora ibibintu bijanye n'ubumenyi bw'ubushakashatsi bw'ibintu ama bakaba bariko barakoresha amamashini yabo kugira ngo bakora ivyo bintu bijane n'ubumenyenyi bw'ubushakashatsi bw'ibintu.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nka kaminuza bakaba bari mw'isomero ryabo iryo bigiramwo, bakaba ari benshi bicaye bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo ariko arabasugurira, n'umwigisha wabo akaba ari imbere ariko arabasigurira ivyo bariko bariga.

Ikigo c’ishuri cigiramwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, canke kikaba cigiramwo abanyeshuri bo mu mashuri mato mato; ico kigo c’ishuri kikaba gifise n’umurombero muremure abanyeshuri bacamwo iyo batashe, kandi kikaba carubakishijwe hamwe n’amatafari ahiye; ku ruhande hakaba hicayemwo n’abigisha bicaye ku ntebe ari batatu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nka kaminuza bakaba bicaye bariko barumva ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira, hamwe n'abandi bakaba bicaye hariya bariko barumva ivyo umwuigisha wabo bariko arabasigurira, hama uye mwigisha akaba hagaze imbere ariko arabasugurra abo banyeshuri vyo bintu.

Abatetsi bakora mu bintu vyo guteka, abo batetsi bakaba bafise n'amasahani menshi agiye atandukanye ariko n'inrya bakoresha iyo bariko bararya, abo bakozi bakaba bambaye impuzu bakoresha iyo bariko barateka, ariko bakaba bambaye n'inkofero m'umutwe bakoresha iyo bariko barateka.

Abagabo batanu bakaba bambaye impuzu bakoresha iyo bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, bakaba bafise icuma ku kuboko bariko baragikora c'imodoka hama imodoka ikaba iri ku ruhande rwayo kugira ngo basubizemwo ico cuma kimeze neza kandi cakoze.

Abantu benshi abagore ndetse n’abagabo bakaba bari mukizu kinini, bakaba bariko barumva inama umuntu ariko arabaha benshi bakaba bicaye abandi inyuma abandi bari imbere, hama umuntu ari imbere ariko arabasigurira ibintu vyerekeye niyo nama nyene.

Abanyeshure biga mumashure yisumbuye cane hama bakaba bicaye kubitebe bariko barumva ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira ahagaze imbere hama bamwe bakaba bicaye inyuma abandi bakaba bicaye imbere batekereje bariko barumva ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira

Abantu biga imyuga yerekeye vy'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu ariko bamwe bamwe bakaba bariko barabikora bereke umwigisha wabo wabigishije ivyobintu kugirango barabe ko babizi. Hama nokandi kuruhande hakaba hariho abantu bahagaze bariko barabikora nyene.

Ababazi b'intebe bakaba basutamye bariko izontebe bakoresheje imbaho. Hama abo babazi bakaba bambaye udufukamunwa kugira ivumbi zivuye mur'izombaho ntizibaje mumazuru ngo bagware. Hamwe n'abandi bagabo baba bahagaze hariya bariko bararaba ukuntu bariko barakora izontebe.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nkakaminuza bakaba bariko barumva ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira bamwe mubanyeshure bamwe mubanyeshure bakaba bicaye inyuma abandi bicaye Imbere bategereje bariko barumva ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira umwigisha akaba ahagaze imbere ariko arabasigurira ivyo bariko bariga.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nka kaminuza bakaba bicaye ku ntebe bariko barumva ivyo mwigisha wabo ariko arababwira, bamwe bicaye inyuma abandi bicaye imbere bariko bararaba mwigisha wabo ukuntu ariko arabasigurira, hama mwigisha wabo akaba ahagaza imbere ariko arabasigurira ibintu.